Omalundu gamwe ohaga kala gena iimeno yaziza nawa noshowoo ngele omuntu ote endemo, oha kala yuuvite ombili oshoka omwa ziza nawa nomoopala. Ondjila ohayi kalapo owala oonshona yuukilila opo puvulwe okweendwa nawa. Iimeno mbyika ohayi kala yaziza nawa, yo ohayi tekulwa ohayi vulu wo okukala yatetwa nawa , etayi kala yithike pamwe opo yikale tayi monika nawa.

Momalundu oyendji ohaya yimo yaka tale iinima yayoolokathana, yamwe ohaya yimo medhina yaka tale iimeno noyendji ohaya yimo medhina yahala okutala iinamwenyo, ahike melundu omuna iinima yayoolokathana oyindjiyindji, iimeno yimwe inatuyi mona nando onale thimbolimwe wutya oshinamwenyo nani oshinima oshimeno iinima oyindji yili mo.

Keshe gumwe okuna elalakano lyoku tekula eendjuhwa dhaye. Opena mboka haya tekulu eendjuhwa opo ya mone mo onyama, po opena mboka haya tekulu oondjuhwa tadhi ya valele omayi yaka landithe. Nayamwe oha ya tekula oondjuhwa opo dhi ya valele omayi, omayi taga tendulu taga ningi uundjuhwena uushona, opo ya vule okulanditha uuyuhwena kwaamboka ya hala nayo okutekula. Oondjuhwa odho oshinima oshiwanawa, oshi na onyama ombwanawa.

Pamuthigululwa goshiwambo, iinamwenyo ngaashi oongombe, eenkambe , oondongili, iikombo noshowo oonzi noondjuhwa mbyoka oyo iinamwenyo yasimanekwa pamagumbo gopamuthigululwakalo. Ha aluhe twaadha egumbo kali na shimwe sho miinamwenyo mbika. Oongombe oonkwandambi uunene aantu oye dhi simaneka ngele tadhi ya etele po onyama, nolundji ohadhi vulu oku kala dha longithwa oku lya piituthi.

Aantu oyendji oye hole okutekula oohi. Oohi odho iitekulwanamwenyo iiwanawawa. Kadhi na ondilo dha fa yilwe. Iikulya yadho wo oyi shi okulandwa noshowo ohadhi koko tadhi endelele. Aantu ohaya longitha oonayilona ya tula mo omeya, opo ya vule okutumba oohi okudhi kutha komilonga ndhoka dhaa shi dhawo okudhi eta momilonga ndhoka dhi li popepi nomagumbo gawo.

Aantu mboka ya kotoka nenge tu tye aantu mboka ye na owino moshinima ohaya ningi omatale gawo pomagumbo gawo, ano omuntu ta ningi etale lye lyokukala li na omeya ge li popepi, uuna omvula tayi ka pwa ko omuntu oku na etale lye li na omeya, opo a tekele iimeno ye nenge opo a pe iimuna ye , nenge yamwe taya tula mo oohi ye dhi kokeke.

Uunafaalama owayoolokathana, omuntu kehe okuna kutya ota ningi uunafaalama washike, ngele ota ningi nande uunafaalama wuuyamakuti mboka uushona ngaashi uulimba, nenge tutye yamwe ohaya ningi iiyamakuti yiikwamawawa ngaashi oondjuhwa, noombaka. Aantu ohaya ningi nduno uungulu uushona moka haya tula iimamwenyo yawo opo yeyi gamene kiiyamakuti yilwe mbyoka tayi vulu okuyi lya po.

Oshilongo kehe osha topolwa miikandjo ya yoolokathana. Okuna iikandjo yomeendoolopa noshowo iikandjo mbyono yili komagumbo gomiti. Mondoolopa nee omooka mu hole oku kala aantu oyendji, naantu oyendji oya simaneka moondolopa ngele otaya longo. Aantu oyendji ohaya ithanwa oondolopa uushimba, ano omuntu taka konga uushimba.

Oyendji yomaalumentu nenge tutye yomaasamane mboka aanene oyeshi nkene oohi hadhi kwatwa, oyeshi kutya mpaka ohapu matuka oohi nenge ihapu matuka oohi. Oyendji ohaya longitha ne oonete oku kwata oohi. Oonete odho oombwanawa oku kwatitha oohi oshoka oto vulu oku kwata oohi dhi vulithe pu yimwe oonkee aantu oyendji oye hole oku longitha oonete.

Kehe oshimeno ho kunu mofaalama nenge mepya lyoye, aluhe oshi na ngaa okuza ombuto. Aantu ohaya longitha oombuto ndhika okulanditha, opo yalwe ya vule oku ka kuna. Ngele owa kunu omakunde nenge omapungu sho to ga likola oho vulu okulya oomuma dhomapungu to dhi ningi omwiha.

Omeya ogo omwenyo, ashike momeya omu na wo iinamwenyo ya nika oshiponga. Oshinamwenyo ngaashi ondjambameya oya nika oshiponga. Ngele to yi momeya omale ngaashi gomomilonga oho pumbwa okukala wu na egameno lyi ihwapo, oshoka ngele oye ku ponokele itayi ku thigi wu na omwenyo. Oshinamwenyo osha nika oshiponga.

Pethimbo lyomvula omutalelo gwegulu ohagu kala go opala noonkondo. Iikogo ohayi kala tayi monika nawa, iitokele ya kumba megulu, nomvula ohayi kala tayi loko nawa etayi zizike pehala alihe mpoka ya loka. Pethimbo lyomvula iinima ohayi kala ya ziza nawa ngele omafo nenge iimeno yilwe.

Omashina okogeli gokuninga nawa omavi. Ano ngele owa adha omuntu ta kunu mevi li na omwiidhi nenge tu tye evi inaali ningwa nawa opo omuntu a tule mo oombuto dhe. Nena omuntu ngoka ke shi lela kutya ota ningi shike, keshi omunafaalama gomoshili. Payife ehumokomeho olya ya komeho, aantu oye na omashina gokulonga omavi, opo ya vule okukuna mo.

Ino enda ino mona! Ashike ngele owa tokola oku enda noshilongo shoye oto mono oshindji wali ku shi shi. Uudhila oko wu li womaludhi ga yoolokathana naamboka wo kwali wewu tegelela. Enda melundu, inda wu ka tale pooha dhomeya, opo hapu kala uudhila wongashingeyi. Oondhila iinima iiwanawa hayi tuka mombanda nayimwe ohayi vulu okumatuka.

Ombuga ohayi monika nawa ashike ohayi kala yina omutenya oshoka mombuga ihamu kala iimeno yilwe nenge nditye omeya. Ohayi kala yakukuta yina owala omamanya moondundu odhindji. Iinamwenyo oyindji kayi hole mombuga, oyimwe yimwe ashike hayi kala mombuga mbyoka hayi hola ma kohi yomamanya nenge nditye kohi yuumwiidhi mboka wuli mo.

Miilongo yilwe omu na iimuna oyindji, mo omu na iimuna yimwe iinene yi vule iikwawo noya simanekwa molwa iilyo yomalutu gawo yimwe. Ondjamba oyo oshinima sha simana nosha pumbiwa moshigwana. Osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka iinene hayi vulu okulongithwa molwa omayego gawo ngoka ge na ongushu moshigwana.

Iikulya yoohi oyo iipu okumonika. Oohi odhindji ohadhi li owala iikulya okuza mositola. Oohi ohadhi li iikulya iishona dho ihadhi alula okukuta, shampa hodhi pe kehe esiku otadhi kala dha nyanyukwa notadhi koko meendelelo.

Mombuga nenge tutye miishana yilwe ohamu kala oondundu onene. Oondundu odho omavi ga ninga oshinima oshinene etashi ningi shuuka mombanda sha gongela kumwe shina omamanya no mavi. ohashi iithanwa nduno oondundu ,oondundu ohadhi kala omamanya na ohamu kala iinamwenyo yimwe ngashi omayooka noka koko nayilwe oyindji.

Mefuta omu na oohi dha yoolokathana. Omu na oohi ndhoka hadhi liwa noohi ndhoka ihaadhi liwa. Mu na oohi ndhoka dha nika oshiponga naa ndhoka inaadhi nika oshiponga. Aakwati yoohi oyo ye shi omaludhi gadho noye shi okudhi hogolola nodhindji ohadhi landithwa kiilongo ya yoolokathana, opo dhi ete iiyemo moshilongo.

Otu na oomboga dha yoolokathana hadhi mene momapya getu nayamwe ohaya ningi oofaalama dhoomboga dha yoolokathana. Opu na omboga ndjoka hayi mene kuyoyene momapya ngele omvula ya loko, oshowo opu na omboga ndjoka aantu haya ningi iikunino yawo ya tya omafo omanene. Ndjoka ohayi ithanwa omboga yopashinanena nohayi tula ko omafo omanene ge vule yaandjoka hayi mene yoyene momapya.

Oshilongo kehe oshina iinamwenyo ya yooloka, ashike iinamwenyo oyo uuyamba woshilongo. Iinamwenyo iiwanawa hayi vulu oku eta aantu taya zi kondje yoshilongo yeye ya tale iinamwenyo ya yoolokathana. Otuna nee ngaashi Oonduli, Oongolo, Uuhandje, Uumenye noyindji yindji itandi mana okuyi tumbula.

Mongashingeyi aantu mboka yena iikunino oyindji, nenge omuntu e na oshikunino oshinene shi vulithe uukunino mboka uushona, iha vulu ano okushitekela koonyala, onkene ano oyena omashina. Haya tekele nomashina okuza pombanda opo oshimeno kehe shili moshikunino shi vule okutekelwa nawa, nenge wo taya tula ominino kohi opo dhikale tadhi tekele iimeno nawa.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji, aantu mongaashingeyi ngele taya ningi oofaalama dhawo oye na omashina ga yoolokathana, opo ya vule oku ninga oofaalama dhawo dhi kale dhi na iimeno iiwanawa. Yamwe oye na nokuli omashina goteya, yamwe oye na omashina goku kuna.

Oohi odho iinima iipu nenge tutye oyo uunafalama wiimuna uupu. Oohi ohadhi vulu okupewa iikulya mbyoka kayi na ondilo notadhi vulu okukoka nuupu eto vulu okudhi landitha nenge wu lye oohi dhoye ndhoka wa kokeka medhiya lyoye nenge tu tye mepya lyoye. Oohi odho iinima iiwanawa okuningwa oshikunino.

Koyima oku na oomboga dha yoolokathana. Aawambo oye na omboga yawo ndjoka ha yi mene momapya gawo, ihe aanafalama yamwe oha ya kunu woo omboga ishewe yimwe hayi ithanwa omboga yopawushimba, omboga ombwanawa hayi kala yina yomafo omanene noshowo ohayi mene pamahwati ogendji. Eemboga dhika ohadhi liwa, naantu oyendji oye dhi hole.

Pomahala gaanafaalama odhindji hapo naanaa hapu kala omeya. Nomolwaashoka omeya ohaga vulu okuza kokule opo wuvule okugafala pofaalama mpoka pena iimeno yoye. Aantu ohaya fulu nduno iilambo iileeleeka moka haya vulu okutulamo iinima mbyoka tayi vulu okutula omeya okuza komapandaanda gayoolaka nenge tutye kokule opo yiye yi vule oku kala tayi tekele iimeno yawo iiwanawa.

Moonkatu dhimwe omuntu oho kala wa hala shili okutalela po oshilongo shoye to ende kehe mpoka to vulu okuya wu tale nkene evi li li. Ashike moonkatu dhimwe ngaashi moombuga nenge momakuti moka mwa thinana omuntu iho vulu okuya mo waashi shoka shi li mo, oshoka kashi li naana ponkatu ombwaanawa okuya pomahala ngoka ga thita momamanya ngaashi momavi gamwe.

Oohi ndhoka hadhi tekulwa odha pumbwa okukala hadhi kala momeya ngoka ga andjuka nawa. Omeya omawanawa ga yela nawa nodhi na okukala mo dha gwanena mo kadhi shi ondhindji. Aanafalama mboka haya tekula oohi oya ningi omahala ga yoolokathana ogendji opo oohi dhi vule okugwana mo, tadhi futha nawa na odha andjuka nawa inadhi thinana.

Ehumokomeho olye etelela oyindji, nomongashingeyi aantu ihaya ningi we nokuli iimeno yawo keenyala, opwiike nenge yanengeneke omavi keenyala taalongitha nande omatemo nenge iinima yimwe. Aantu oye na omashina, ye na omashina gokulima iimeno yawo okukuthapo eemwidhi dhoka inadhi pumbiwa. Ehumokomeho olya etelela oshindji omashina omo geli meestola, aantu otaa landa iinima yawo.

Iinamwenyo oyo uuyamba woshilongo. Aantu yamwe oyendji oha ye ya miilongo oku talela po iinamwenyo yili miilongo yayoolokathana oshoka iinamwenyo yimwe ha yo yili koshilongo oshikwawo, nonando yimwe oya faathana inayi faathana lela. Onduli osho shimwe shomiinamwenyo iiwanawa ano oku shitala unene ngele tashi li omafo pombanda puule mpee.

Aantu oyendji ohaya kutha iipalutha yawo mokulonga momapya nenge tu tye moofalama dhawo nomolwaashoka oto adha aantu taya longo yiitula mo, ongele oya hala okukuna iinima oyindji nenge iishona owala . Aantu oye na okulonga nduno omapya gawo nenge taya longo opo ya vule okukuna mo. Iimeno kayi hole okukala tayi kunwa momavi ga tya omwiidhi noshotuu.

Aanafaalama mboka haya ningi iimeno iishuushuka oye na ontseyo oyindji, oshoka oshimeno ngele oshishona osha pumbwa omeya omashona ,noshimeno ngele osha koka sha ninga oshinene osha pumbwa omeya ogendji, opo shi vule okukoka . Aanafaalama mboka oye na ontseyo oyindji nkene ye na okutekela iimeno yawo opo omeya ga kale ga gwanena iimeno yawo.

Omunafaalama kehe ha ningi uunafaalama wuunamapya, oku hole okukala ena embakumbaku lye kuye mwene, oshoka oye shi shi kutya oku kala wu na embakumbaku lyoye kungoye mwene osha simana. Embakumbaku olyo oshinima shotango wa pumbwa okukala wu na, opo wu kale wuna ofaalama yi na uuyelelele, ano yi na uundjolowele nawa.

Ehumokomeho siku limwe onali ketu etele ngaa oshoka mongaashingeyi nomuntu wa hala oku kuna iimeno yoye, oto kunu nomashina. Ehumokomeho olye etelela oshindji, omashina goku kala taga tala nkene iinima yili nawa kutya oyili monkalo yili ngiini, oyili muundjolowele wuli ngiini, ano iimeno tayi itekele yoyene nomashina. Aaantu mongaashingeyi ka yena sha shoka haya ningi oshoka oye na omashina ngoka haga longo kehe shimwe.

Aantu yamwe ohaya kutha aanasikola nenge aantu ya yoolokathana momikunda, opo ya vule okuya longa noya vule okuya pa ootundi nkene shi na okulongithwa nenge tu tye nkene ye na okutekula oohi. Oohi kashi shi oshinima oshidhigu ashike odha pumbwa esiloshimpwiyu. Aantu ohaye ya pomahala mpoka hapu tekulwa oohi e taya pewa ootundi dha yoolokathana, opo ya vule okukala ya ninga oofaalama dhawo monakuyiwa.

Otuna omahala gamwe omawanawa gena omeya gazi mo mamanya noyendji oye hole okugatala po pethimbo limwe oha mukala muna uunamwenyo tawu matuka.

Pathimbo limwe ngele to ende melundu, oho adha uumuti wumwe wa koka nawa. Hamiti adhihe tadhi vulu okukoka melundu oshoka ohamu kala omutenya. Omiti omishona hadhi vulu okukokela momamanya.

Ombuga osho oshinima hashi kala sha pupyala noonkondo, oshoka ombuga kaa yina sha oomiti nenge kaa yina sha iinima, omeya ngoka haga vulu okukala gatalalekitha evi. Ombuga oyina wala omamanya ogendji neendudu odhindji. Ombuga ohayi kala yayenya nomolwa oshoka haa eempito odhindji nenge tutye iinamwenyo oyindji hayi vulu okukala mombuga oshoka omwayenya.

Oohi ngele dha koko nenge tutye ngele aantu ya mono kutya oohi ndhika odha hupa nawa notadhi vulu okuliwa, aantu ohaya kwata nduno oohi. Oyendji oyena iikwatihi ya yoolokathana: yamwe ohaya kwata oohi noonete, yamwe ohaya longitha iishongo noyendji ohaya longitha oonete okukwata oohi na yamwe ohaya longitha uundjolo.

Ofaalama yoohi ompu shili okuningwa, ashike oyi na wo iilonga oyindji, owu na okukala wa kwashilipaleka kutya oohi odhi li momeya omawaanawa nakehe ohi oyi li muundjolowele uuwanawa nongashingeyi aantu oyendji ohaya vulu okutala oohi dhawo kehe esiku opo ya tale monkalo moka dhi li nenge ngele otaya vulu okulundulula omeya moka dhili.

Oohi dhoye shampa dha koko, oho vulu okudhi kwata mo to longitha oonete nenge oombando nenge yamwe ohaya longitha oothayila, yo yamwe taya longitha ooshako okukwata mo oohi ndhoka dha koka.

Omvula ngele ya loko, nena iimeno ohayi mono iipalutha iiwanawa. Omwiidhi ohagu kala gwa ziza nawa, niimuna mbyoka hayi li omwiidhi ohayi kala ya paluka nawa oshoka oyi na iikulya ya gwanenena. Iimuna ohayi napa nduno momalundu moka mu na omwiidhi ogundji ngaashi momakango nomomankolo moka tayi vulu okukala ya talika kaantu.

Oohi momafuta odhili mo dha yoolokathana nenge tutye oohi momeya ohadhi kala dha yoolokathana. Oohi odhili pamaludhi ga yoolokathana nomolwaashoka aantu kehe gumwe oku na oohi ndhoka ehole oku kala ta tekula nenge tutye ta landitha. Oohi dhimwe ihadhi liwa nadhimwe ohadhi liwa.

Unene komagumbo gomiti aantu oye hole oku tekula oondjuhwa oshoka komagumbo gomiti oku na iikulya oyindji mbyoka hayi vulu oku liwa koondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi vulu oku lya nande omatanga ngoka haga vulu oku mena momapya getu. Aantu nee nge taya tekula oondjuhwa, ohaye dhi tekula opo ya lye onyama nenge tu lye omayi ngoka hadhi vala. Omayi ohaga landithwa keshe pamwe no gena oshimaliwa oshiwanawa.

Oohi nande owudhi mone eenene dhili tadhi yogo nawa dha panuka nawa nodha hafa nawa, oohi dhoka odha za wala kuunima uushushuka watekulwa komuntu ete wu ningi te wupe iikulya, te wupe kehe shimwe ndele ta wukoko opo wu vule okukala weya monyama mpoka tadhi vulu oku liwa. Oohi adhihe odhaza owala kuunima uushushuka wafa uuziyoziyo.

Aantu ohaya ti, ngele owu na oshikunino shoohi, ongoye omunelago oshoka kehe esiku owu na okukala to kwata oohi dhoye to ka landitha nenge tu tye to ka lya. Oohi ohadhi koko tadhi endelele noonkondo, nomolwashoka oyendji oye hole okutekula oohi oshoka ohadhi koko tadhi endelele dhi vulithe iitekulwa yimwe.

Ope na aantu haya zi komahala ga yoolokathana. Pu na omuntu ta vulu okuya pehala lya yoolokathana kee shi po nando omuntu. Omuntu guukwatya wa tya ngeyika oha vulu oku ka konga omagumbo ngoka haga hiilwa, opo a vule okulala mo mesiku ndyoka nenge a vule okukala ta lala mo shi ta talele po ehala ndyoka ; omuyenda pehala mpoka. Omahala ngaka ohaga landwa nohaga kala ge na oondunda dha yalwa nawa.

Oondjuhwa odhili pamaludhi ga yoolothana ngele owa hala kutya owahala oku kala wuna ofaalama yoondjuhwa dholuni luni. Aantu yamwe oyena owala ofaalama yoondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi na yamwe oyena ofaalama yoondjuhwa ndhoka ihaadhi vala omayi hadhi vulu owala okuliwa. Noyendji oyena oofaalama dhoondjuhwa ndhoka hadhi ningi uuyuhwena opo nayo ya katekule.

Aantu mboka haya tekula oohi, oohi shampa dha koko ohaye dhi kutha mo, taye dhi kutha mo, taya vulu oku kedhi lyapo nenge taya vulu oku ka landitha shampa dha koko nawa. Nopethimbo limwe oohi opo dhi kale dhina etonatelo notadhi koko nawa, omutekuli oku na oku kala hedhi tala kehe ethimbo opo ya mone ngele ohi oyina tuu uundjolowele nenge oya nyanyukwa ngaa sho yili momeya moka.

Iimeno ngele oyu uvite ombili nenge tu tye oshikunino shoye ngele oshi uvite ombili we shi kokitha nawa, ho shi tekele nawa, ohashi kala tashi monika nawa. Omafo ohaga kala ga ziza nawa niimeno ohayi kala ya nyanyukwa noonkondo nokumena yi li nawa. Oho mono iilikolomwa yi li nawa ngele nokuli iimeno yoye oho kala we yi gamena nawa ketango nena iimeno yoye otayi mene yu ukilila nawa.

Ehumokomeho olye ya nosheendelela, aantu mongaashingeyi, aantu ihaya mono we iihuna, kehe shimwe oshe etwa kehumokomeho. Ehumokomeho paife olya ningitha iilonga yi kale iipu. Uuna ofaalama yoye to teya nande, oho longitha omashina. Wuna ofaalama yoye wu tale iimeno yoye ngele oyili nawa nenge to yi tete omafo, aantu ohaya longitha omashina. Ehumokomeho oshinima oshiwaanawa.

Aatalelipo oyendji mboka yaza koombinga noombinga ngele taya talelepo pehala epe, tutye ano pehala mpo eyapo inaa endapo nale nenge ihapu vulu oku kala puna oondunda dhokulala. Ohaya ende noondunda dhawo dhoka hadhi kala dhili meethayila, ano ha vulu okuyi pakele nde to keyi tunga pehala lyili mpoka wa hala oku lala. Ondunda ndjika ombwaanawa ohayi itonyo nawa, ngele oweyi kuthamo ohayi kala ombwaanawa yafa ongulu.

Aantu oyendji ngele taya ningi oofalama dhiikwamawawa, ohaa ningi molwashoka oya hala omayi unene ngele yo taa ningi oofalama dhiikwamawawa ngaashi oondjuhwa, oombaka, uudhila, oyendji ohaa ningi uuna ya hala omayi ngoka haga liwa. Oondjuhwa tadhi vala yo taa ka landitha omahi gawo opo ya mone mo iipalutha. Oondjuhwa odhi na iikulya oyindji yokulya kayi na ondilo.

Okadhila ino mona komalwaala ga yooloka nenge tutye komuthika gwa nuka po ,inweenda kelundu. Kelundu oha ku kala kuna uudhila wa yoolokathana, wuna omalwaala ga yoolokathana nonkalo nomitungilo dha yoolokathana. Nomolwaashoka ngele omvula ya loko, unene uudhila ohawu ka napa kelundu, hoka tawu li uupethupethu mboka uushona wee twa komvula.

Iikwamawawa kayina lela oshindji oku longa ngele wahala okuyi tekula . Naantu oyendji tutye omagumbo ogendji gomiti ogena iikwamawawa. Yimwe mbika ohatuyi tekula owala momagumbo getu gomiti tukale tuna iikwamawawa nenge tutye iimuna mbyoka yopo magumbo.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi . Ohaye dhi kutha komatale ngoka geli kokule kaageshi gawo gopaumwene, taya kutha ko uuhi uushona. Ohawu etwa momatale nenge momilambo ndhoka tungwa komuntu yemwene megumbo nenge mohofa ye, opo a vule oku tekula oohi dhikoke nawa . Ohedhi pe iikulya, eta tala konkalo yadho ethimbo kehe.

Aantu oyendji oye hole okutalela po elundu, ashike oye hole oku talela po elundu pethimbo etango ta li kapa oyana. Ano shika oha shi monika nawa noyendji ohaa mono oshoopala oku tala etango nkene ta li kapa oyana. Elundu oha li kala lyamwena nolyoopala lya tya omuzizimbe gwetango nkene ta li ningine meendundu, eewanawa okutala nokumona.

Oyendji oye hole oku tunga omagumbo nenge nditye omahala goku vululukwa nenge goku lala pooha dhomilonga nenge pooha dhomafuta. Aantu oyendji oye hole oku kala pooha dhomeya opo ya vule oku tala shoka shili momeya nenge shoka tashi inyenge momeya. Pooha dhomeya ohapu kala pu li nawa nomolwaashoka oyendji ngele taya talele po, ohaya kala ya hala oku kala pooha dhomeya opo taya lala.

Iitekulwa namwenyo oyindji noonkondo ehogololo okungoye mwene shoka wuhole okukala watekula nenge shoka wu wete kutya shika otandi vulu okushitekula nokushipa iikulya yagwana. Aantu oyendji ohaya tekula iinima ngaashi oongombr, iikombo, oonzi, iingulu oondjuhwa nosho tuu iingulu ohayi onyama yawo nosho tuu . Iingulu ohayi longithwa monyama yawo noshowo ohayi vulu okugandja omagadhi ga longithwe kaantu.

Aantu mboka haya tekula oohi oye hole okudhi pa iikulya nenge tutye taya tula mo omeya omawanawa gayela nawa. Oohi odhi hole oku kala tadhi shendjwa momeya oshoka kadhihole omeya gakaka, nena ngele oohi odhili momeya mwakaka ohadhi vulu oku kala dha sa nenge tutye kaadhuuvite ombili e tadhi tameke oku sa, nomolwaasho aantu haya shendje omeya ngoka.

Oyendji oya pondola okuninga uunafalama uuwanawa woohi. Oohi odho ombwanawa oku tekulwa, ohii odho iitekulwa namwenyo iiwamawa ha yi koko nondjungu noyina onyama ya pumbiwa moshigwana uunene oshoka oha yi vulu okupalutha omalutu getu nawa.

Pethimbo limwe mokufu ohamu kala mwa ye ya noonkondo ano oonte dhetango dha tsa unene nando okiimeno nenge tu tye komalutu giinamwenyo yetu. Iinamwenyo ngaashi oondjamba ohadhi kambadhala dhi kale tadhi itile omeya komalutu gadho opo dhi kale dha talalekwa nawa dho dhi vule okupita mo ethimbo ndyoka lyuupyu.

Opena omaludhi gOodhila ga yoolokathana. Pena oodhila dhoka hadhi ende uusiku naadhoka hadhi ende owala omutenya. Oodhila dhimwe hadhi kala hadhi napa melundu, nodhindji hadhi napa pooha dhomafuta na dhimwe dhili mokuti muuleeleka. Ehwiyu olyo limwe lyo moodhila dhoka hadhi monika owala uusiku, oli hole oku enda uusiku lina omeho omanene haga monoko nawa uusiku. Ehwiyu ohali monika owala uusiku nuupu.

Alushe omeya moka hamu tekulwa oohi ogena okukala ga yogoka nolwashoka ngele omeya inaga yogoka nena oohi dhoye itadhi kala dhina omwenyo ano itadhi kala wo dhina uundjolowele wuli nawa ano owuna okukambadhala omeya goye wu kale to ga opaleke nawa opo eehi dhi kake dha nyanyukwa.

Omunafaalama wa kuna iimeno yoye iiwaanawa noyaziza nawa weyi tala nkene tayi koko yu ukilila yu uvite ombili oho uvu uugumbo noho kala wa nyanyukwa nokomutima. Nomolwasho, oyendji oye hole okugandja omathano nuumbangi, opo ye mu ulukile kutya uunafaalama owo oshinima sha simana nosha pumbiwa moshigwana.

Uudhila wo kelundu unene owu hole okulya omayoka nuuthitukuti wumwe uushona mboka hawu vulu oku matuka kelundu. Nomolwashoka omayoka thimbo limwe ogena shili oshinima oshiwineyi, tutye ano oga nika oshiponga kaantu yalwe. Ashike ethimbo limwe omayoka ogo iikulya yiinamwenyo yimwe. Nomolwashoka uudhila owundji ohawu napa tawu tuka ta wuya pevi, ta wuya wu konge iikulya.

Embakumbaku momunafalama osho oshinima shotango omunafaalama kehe ha kambadhala okukala ena omolwaashoka ngele wahala uunafalama wopaunamiti nena owuna kukala wuna embakumbaku lyoye unene tuu aanafalama mboka yahala okukala yena oofalama oonene, ohaya kala yena ompumbwe yomambakumbaku opo yavule okupulula mpoka yahala okutula ofalama yawo nenge tutye mpoka yahala okukuna iinima yawo.

Aanafalama oyendji ohaya kwata oohi taya longitha iinima ya yoolokathana, uunene ngele owa tekula oohi dhoye dhili pooha negumbo nenge tutye pehala lyoye lyo paungoye mwene, nena oshipu oku kwata oohi, oto vulu owala nando oku longitha oshako nenge tutye oonete dho kukwata oohi. Ohashi kala oshipu noonkondo, shi vulithe shi wuna oohi dhili melundu nenge moshana oshile.

Egumbo lyomiti olyo shimwe sha simana momuthigululwakalo goshilongo kehe. Egumbo lyomiti olyo ewanawa noha likala tali talikwa keshe pondondo yomuthigululwakalo goshilongo shoka. Aantu oya simaneka omagumbo gomiti oshoka oha ya mono gafa ge na ongushu yi vule omagumbo gamwe gi ili.

Opuna omamanya gamwe omawaanawa noonkondo oku kala po kwago. Emanya lyiwete lyina ongushu. Emanya lyina olwaala oluwaanawa nohali hokitha oku tala, noyendji omamanya ngaka aantu ohaye ga kutha taye ke ga tula pooha dhomagumbo gawo, opo ga kale taga monikitha nawa egumbo nawa. Omamanya ogendji ngaka ohaga kala ga pumba nohaga kala omanene.

Momalundu omuwanawa aantu oyendji oha yayi momalundu ya katale omamanya ga yoolokathana nankene galondathana gomaludhi nomaludhi. Aantu oyendji ohaya zi kiilongo ya yoolokothana, opo yeye yatale omamanya ngoka geli miilongo ya yoolokothana. Omamanya ngoka ohaga kala goopala galondathana naantu oyendji ohaye gathaneke noku kala yega tala.

Ehumo komeho olyeya komeho, aantu monale twa kala hata longitha oondongi oku pulula oofalama dhetu nenge omapya getu, opo tu vule oku kunamo. Mongashingeyi koima okuna omashina goku kuthapo oomwidhi, eto vulu oku kuna iimeno yoye poima pwa yela nawa, wa kuthpo oomwidhi dhoka inohala pehala lyoye.

Omunafalaama gwii kwamawawa ngaashi oondjuhwa, oombaka, ondhila nayi kwawo oyindji nande owu mone ena iinamwenyo ye iinene ngaashi oondjuhwa oonene odhaza ngaa kuuyuhwena mboka a tekula . Aanafalama yamwe ohaya tekula ashike uuyuhwena uushona, opo ya vule oku landitha uuyuhwena uushona kwaamboka ya hala oku katekula oondjuhwa.

Omunafaalama ngoka ena ofaalama onenene oha longitha iitenda noopaipi dhopombanda ndhoka tadhi vulu okutekela iimeno oyindji. Ofaalama ngele oha kala onenenene noonkondo nena oopaipi dhomevi dhika hadhi kala pevi ihadhi vulu we okukala dhatekela iimeno ayishe mofaalama nomolwaasho ohaya longothitha lela oopaipi dhoka dhondilo okutekela iimeno nokuyi siikilila komutenya.

Uunafaalama woohi owo wa simana, ohawu gandja oshimaliwa sha gwana lela shi vulithe uunafalama wumwe wi ili. Oohi odhina ombiliha nohadhi li iikulya lela yombiliha nomolwaashoka ohashi ningitha aanafalama oshipu okununa oohi dho ohadhi koko nawa noonkondo. Oohi odhi hole momeya ngoka ga yela nawa, opo tadhi koko nawa notadhi nyanyukwa nawa.

Omagumbo gomondolopa ohaga kala omawanawa unene. Omagumbo gomondolopa oga yooloka kwaangoka gokomikunda. Omagumbo gokomikunda ohaga kala gena omwiidhi nenge gatungwa niiti. Omagumbo ngono gomondolopa ohaga kala gatungwa miipeleki nenge tutye ga ningwa noondhopi . Ohaga kala goopala noonkondo naantu oyendji oyeli oku kala momagumbo gomondolopa shi vulithe komagumbo gomiti.

Omagumbo gamwe ogendji mongashingeyi ohaga kala owala ongulu ya thikama po. Thimbo limwe omuntu oho ti nande okuli oongulu dhosikola dhi li po, ashike omagumbo. Omagumbo gomoondoolopa osho ge li ga tungwa muundhopi uunima uushona wa landulathana, wu li pomahala ga ziza nawa noga opala wa yoolokathana kehe gumwe wu na okahala koye okashona.

Omalundu gamwe kage na sha iinamwenyo nagamwe kage na sha iimeno lela yokukoka, omu na owala omwiidhi. Moombuga odhindji ohamu kala owala omamanya. Iimeno yimwe yimwe hayi kala mo, oshoka haa yihe tayi vulu okukala ya kokela melundu nomolwashoka iinamwenyo owala iishona niimeno iishona hayi koko melundu.

Oongombe ihadhi pula owala omwiidhi dhi kale dhina uukolele, ohadhi vulu wo oku kala dha pewa iikulya yimwe ya yoolokathana dho dhi vule oku kala dhatya uukolele wuli nawa. Yamwe ohaya vulu okudhi pa owenda opo wiindjipale ke uukolele woshinamwenyo shoye. Yamwe ohaye dhi pe iikulya miigunda moka hadhi lala, opo dhi wape dhi nape nawa.

Momilonga oha mu kala mu na iinima oyindji. Momilonga omo ha mu nuwa kiimuna yo aantu omo haa yogo. Aantu ngele ya hala oku ya komahala galwe, ohaa longitha uuwato opo ya vule ya taaguluke omulonga.

Aanafaalama mbono yena oshimaliwa ohaya longitha omashina gayooloka. Thimbo limwe oyena omashina gokuteta nomashina gokulonga nomashina gokupulula, ihe ngele oshimaliwa inashigwana oyendji ohatu longitha oonyala dhetu okuninga iilonga ndyoka. Omashina ogasimana shili ihe thimbo limwe oshimaliwa ihashi kala shagwana.

Omukulu gwonale okwa tile kehe gumwe ohaka teya shoka a kuna nomolwashoka aanafalama oyendji ngele ya kunu iimeno yawo etayi koko nawa ohaya tewa shoka ya kuna. Momagumbo ogendji aantu ohaya kunu iimeno mbyoka haya vulu okulya pethimbo omvula shampa ya kuka aantu haya kunu iilya etaya ka teya iilya yawo opo ya vule okulya.

Miilongo oyindji omu na omakuti ga thita noonkondo. Omakuti gamwe oge na omiti odhindji nomamanya ogendji. Omakuti ngoka oga nika oshiponga, ihamu kala lela aantu ya tungile mo. Aantu ohaya yi mo owala ya ka talele po nenge ya ka ende mo yo ya tale shoka shi li mo, ihe osha nika oshiponga okukala mo sigo uusiku tawu ya, oshoka ku shi shoka shi li momakuti moka.

Aanafaalama oyendji oye na owino nkene haya tekele iimeno yawo. Oyendji yomuyo oye shi kutya iimeno ngele owe yi tekele omeya ogendji, nena iimeno ihayi ka kala we yi li nawa noyendji ngele taya kunu iimeno yawo mbika iishuushuuka ohaya kala ye yi tula kombanda yomavi, mo moondjila omo tamu kala mu na omeya ngoka taga vulu okupa iimeno omeya okuziilila koombinga noombinga.

Ino enda ino mona thikama enda, opo wutseye oshilongo shoye shapa wayi pelundu nenge tutye pooha dhomeya ngashi unene komafuta, Nena oowuna okumona iikwamawawa yayoloka oodhila dhayoloka, oodhila onene dhoka inodhimona nande onale, oodhila dhimwe odhihole pooha dhomeya oshoka ohadhili uupethupethu mboka wuli momeya .

Aanafaalama yamwe ohaa tekula oongombe oshoka oya hala omahini ngoka haga kwathele oshigwana. Ohadhi gandja wo onyama moshilongo ndjoka ya simana. Oongombe ohadhi vulu okuvala nawa uutana wadho ngele dhi li pomwiidhi omwaanawa tadhi silwa oshimpwiyu.

Opuna oohi wumwe hawu liwa uushona oohi nee dhika hadhiliwa ooshona ohadhi ithanwa oontangu po ishewe nee opuna oohi dhoka handhi kuthwa ooshona opo aantu yekedhi tekule yatule momadhiya ngoka geli momapya gawo, yoye ndhi tekule ndhininge oonene. Haa luhe oohi ndhoka ooshona hadhi liwa dhimwe aantu ohaa ningi opo yedhi tekule momapya gawo.

Iimeno mbyoka iishona nenge tu tye iimeno mbyoka yi li mevi inayi tsapuka mo natango mevi ihayi kala tayi tekelwa omeya ogendji nenge tu tye ga faathana niimeno mbyoka iinene ya mena nale. Nomolwashoka aanafaalama ngele taya ningi iimeno yawo manga yi li mevi inayi pita mo ohaye yi tula uunino uushona, opo yi vule okukala ya mona omeya ga gwanenena.

Aantu mboka haa tekula oohi oyo oyena oshimaliwa oshoka oohi dho dhene ihadhi tekulwa uule we thimbo olindji iinadhi koka oohi ohadhi koko tadhi endelele dho iikulya yawo oyina ombiliha ashike opena onkalo yimwe moka omutekuli ta vulu okukwata oohi etedhi tala kutya odhi li monkalo yili ngiini ngele ombaanawa noohi.

Aanafaalama kehe gumwe okuna shoka ahala oku kokitha ano tutye ahala oku tekula nomolwaashoka noohi madho odhina omaludhi ga yoolokathana moku tekula. Oohi dhimwe ihadhi vulu oku tekulwa oshoka odhihole omeya dhago gomefuta ,ihe dhimwe ohadhi vulu oku telekwa momagumbo noshowo oku kala onyama ombwanawa momagumbo.

Nando owu wete aantu taya kwata oohi ndhoka oonene, oohi ndhoka oonene odha za owala kuuhi uushuushuuka. Oyendji ohaya kutha uuhi uushuushuka mboka taya vulu okukala ya ka ninga oofaalama dhawo yo ya tekule dhi ninge oohi oonene. Yamwe ohaya kwata oohi ndhoka oonene, opo ya vule oku ka lya nenge oku ka landitha ya mone mo oshimaliwa.

Omakanda gaShongombe yaAmutenya ogo ge hole okukwata oohi. Aakulukadhi oyamwe yamwe ye hole okukwata oohi. Aamati mbika oyo iilonga yawo. Unene oohi ohaye dhi kwata noonete noshowo oothayila. Yamwe ohaya longitha iinima yi na oombululu to ti pamwe ooshako, nayamwe ohaya longitha kehe shoka taya vulu, ohi itayi vulu okuza mo. Aamati oye hole okukwata oohi.

Aanafaalama oyendji oye hole oku tekula iikwamawawa. Iikwamawawa oyo shimwe shomiitekulwa namwenyo mbyoka oshiwanawa. Ohayi vulu oku gandja onyama nenge hayi vulu oku gandja omayi. Iikwamawawa ongaashi nee oondjuhwa, oombaka, uudhila, oonguti nayilwe oyindji. Oondjuhwa odho iinima iiwanawa hayi kala yili moma lwaala ga yoolokathana nohayi gandja onyama.

Pelugo ohapu kala puna iinima oyindji kayishi owala kutya opelugo lyomegumbo lyomondoolopa nenge pelugu lyomegumbo lyomiti . Elugo kehe olina okukala lyoopala lyatya iiyaha yafa iikwatelwa noyindji yilwe. Iiyimati niikwatelwa ngaashi omaluko nuusindo noyindji yokukwatelwa pelugo mbyoka yapumbiwapo.

MoNamibia omuna oohi dhomaludhi ga yooloka, omuna oohi oonduudhe nadhimwe oontokele, nadhimwe oontiligane. Oohi nee ndhoka dha yoolokathana ngaashi naana sha yooloka osho naana hadhi kala dha yooloka wo okukala momeya. Oohi dhimwe ihadhi kala momeya kehe noohi dhimwe ohadhi vulu okutekulwa momeya getu gopashiwambo ihe oohi dhimwe ihadhi kala dha tekulwa momeya onga ngooka.

Omunafaalama kehe okuna uunongo nkene hakunu iimeno ye . Kehe gumwe okuna uunongo wankene ena okukalekapo iimeno ye yili nawa, tayi koko nawa, yo tayi mono wo omeya gagwana . Aanafaalama oyendji yomuyo ohaya longitha ominino okukala taya tekele iimeno yawo, opo yimone omeya gagwana nenge okukutha omeya kokule.

Aantu oyendji oye hole okutekula iikwamawawa. Oyendji yomuyo ohaya tekula iikwamawawa ngaashi eendjushwa, eembaka, uudhila noyindji yomuyo. Oyendji ohaya tekula oondjuhwa, okokutya ohaye yi longitha konyama yawo nenge oyendji ohaye yi longitha molwa omayi ngoka haga valwa keendjushwa. Omayi ngoka ogo oshinima shasimana moshigwana.

Oohi ngele odhili pehala inaliyela nawa ano dhili pehala lya kaka oohi ndhoka ihadhi vulu okukala dha panda ihadhivulu okukala dha nyanyukwa ngele dhili momeya moka, nomolwaashoka ethimbo limwe oto adha oohi dhoye dha pita dhasa oshoka odhapumbwa uundjolowele nomeya ga yela nawa ,nomethimbo ndika owuna okukuthamo oohi dhoye. Tokuthamo omeya ngoka ga kaka totulamo omeya ngoka omape.

Kuuyuni okuna iinamwenyo ya yoolokathana. Iinamwenyo yimwe oyombili na yimwe oombyoka ya nika oshiponga noonkondo. Iinamwenyo yimwe ohayi vulu oku tekulwa na yimwe ihayi vulu oku tekulwa. Mo Namibia omuna iinamwenyo ngaashi ooholongo, oongamelo , oompugulu nosho woo yilwe oyindji . Okanamwenyo ngaashi onduli , oko okanamwenyo okawanawa .

Onyama oya simana moshilongo kehe nokandi wete ngele opu na omuntu ihaa li onyama, nomolwashika aantu oyendji ohaya ningi oofaalama dhoongombe, iikombo, oondjuhwa noonzi, opo ya vule okueta po onyama moshilongo. Ongombe oyi na onyama ombwaanawa noya simanekwa moshilongo. Aantu ohaya longitha oongombe piituthi yimwe.

Aantu oyendji oye hole okugandja iikulya koohi. Unene tuu aantu mboka ya za kiilongo yi ili noyi ili. Oye hole ngele taya talele po pehala mpoka pwa dhikwa uundama woohi nenge tu tye pehala mpoka pu na oshikunino shoohi aluhe ohaye ku umbu iikulya opo ya tale nkene oohi tadhi li. Shi tadhi nuka mombanda yo oyedhi tala nawa nduno yanyanyukwa ya panda.

Omakuti ogendji oga thita noonkondo omolwashoka kageli lela uukume naantu oshoka kushi shoka shilimo. Oyendji oye hole okuya momakuti yakatale shoka shilimo ashike okesilohenda lela owuna oku kala wakotoka. Ohamu kala muna omamanya nomakuti gamwe oga thita kushi shoka shilimo.

Okombitha oyo oshinima shotango aantu haya mono ngele yeya megumbo lyoye, nomolwaasho ka owuna oku kala wuna okombitha ya dhenga mbanda, uuna okombitha yishi okuza po nokuya po. Aantu ohaya tula mo nee iinima ya yooloka ngaashi: iipundi yondilo, uusikopa wondilo nosho wo omakuma gawo oga ningwa nawa nopevi pwa tulwa omamate omawanawa.

Elundu nenge miishana yimwe omuna iinima yayoolokothana. Haantu oyendji haya yimo oshoka momalundu moka omwanika oshiponga noonkondo. Omuna omamanya mo ihamu kala iimeno oyindji oshoka oombuga odhindji ohadhi kala kadhina omeya ha iinamwenyo oyindji yiholemo nenge iimeno hayi menemo.

Oonkwandambi ohadhi longithwa miinima oyindji. Oonkwandambi ohadhi vulu okukala dhatekulwa omolwa omahini gadho ngoka hadhi ningi ngele dhamono uutana, oyendji ohaya kutha ko uutana mboka etaya tameke okukanda omahini. Nayamwe ohaya tekula oonkwandambi molwaashoka yahala onyama, onyama yongombe oyo ombwanawa kapena oshilongo inaashi simaneka onyama yongombe.

Momakuti gamwe nenge tutye moombuga omuna iimeno mbyoka ha yi vulu okumena mo, nosho wo omuna iimeno mbyoka ihayi vulu okumena mo. Oshimeno kehe oshi na mpoka hashi vulu oku opalela. Iimeno yimwe ohayi mene ihe momamanya moka ha ku ti omombuga mu na wala omamanya noha yi mene nawa oshoka oya igililamo.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shi holike kaataleli po noonkondo. Aataleli po okuza kiilongo yi ili noyi ili oye hole oku talela po omahala ga yooloka, opo ya mone iinamwenyo mbyoka ya pungulwa mo pehala lyontumba. Onduli oshinamwenyo oshiwanawa noonkondo shina othingo ondendeeka yuuka mothingo, nomolwaashoka oyendji ohaya kala ya nyanyukwa ngele taye yi tala.

Otuna oonyanga dhayoolokathana, aanafaalama oyena ontse mwaashoka yahala oku kuna. Oyendji yomuyo oha ya kunu oonyanga, ashike oonyanga odhili pomaludhi ogendji. Yamwe ohaya kunu oonyanga oontiligane nayamwe ohayakunu oonyanga oontokele, noyendji, ohaya kunu oonyanga ndhoka oonzizi.

Omvula ngele ya loko, nomeya ngele oga yi kehe pamwe, kehe shimwe oshi li mewalangandjo, kehe shimwe osha nyanyukwa , iinamwenyo yokelundu nayo oya nyanyukwa, aantu nayo oya nyanyukwa, noondhila dhokelundu odha nyanyukwa oshoka ohadhi vulu okulya uupethipethi mboka hawu etelelwa komvula shampa ya loko mboka hawu kala moomwiidhi.

Aantu oyendji moshilongo ohaya vulu okutekula iikwamawawa, molwashoka ya hala ko omayi gadho ngoka hadhi vala. Aantu moshilongo oya pumbwa omayi. Omayi oge holike noge na omawuwanawa ogendji momalutu getu. Ohaga tungu omalutu getu. Omayi oga pumbiwa noyendji ohaya ningi oofaalama dhoondjuhwa opo ya ninge omayi, ngoka haye ke ga landitha po, opo ya mone mo iimaliwa yi ya kwathele.

Iikulya yetu yOshiwambo oya simana noonkondo noyendji oye yi hole, oshoka ohayi tungu omalutu getu. Miikulya yOshiwambo otu na mo oshithima, ondjuhwa yOshiwambo ndjoka kehe gumwe konyala e yi hole. Ohatu lile nduno momalilo, iithima yetu twa tula momalilo noshowo onyama twa tula metiti lyOshiwambo.

Oohi odhili pamaludhi gayooloka, naanafalama oyendji kehe gumwe okuna oohi dhoka hayavulu okutekula. Nayamwe ngele tayatekula oohi, yamwe ohayali, noyendji ohaavulu okukalanditha komashala gayooloka kaantu mboka yahala omweelelo. Oohi odho omweelelo omwaanawa kaakwashigwana.

Oohi odhi hole uundjolowele, nena ngele oohi odhili momeya ganyata nena oohi dhika ohadhi napa nuupu, ihadhi kala dhina ombili, noohi dhika otadhi tameke itaashi nyanyukwa, e tadhi tameke tadhi si kooyimwe nooyimwe, nomolwaasho aanafaalama oyendji ohaya kutha mo omeya ngoka, e taya tameke oku tula ko omeya omape, e taga shendjwa nande omuule woshiwike kehe.

Aantu oyendji ya za kiilongo niilongo oye hole okutala omamanya ngoka ga londathana. Omamanya ngoka ga londathana ethimbo limwe ohapu kala pu na omeya haga zi momamanya go taga gongala, ogo nduno aantu ye hole okutala ngoka. Ethimbo limwe ohamu kala iimeno oshowo iinamwenyo yimwe mbyoka aantu ye hole okutala.

Egumbo aluhe ngele tali tungwa ohali kunwa nokalozi kamwe ndele tali ende tali koko. Oyendji yomaanafaalama ohaya tameke owala nuunima uushushuka sigo iikunino yawo tayi ende tayi koko, yo taya longitha wo ominino dhoka eshushuka oku eta omeya gawo nenge okunengeneka omavi giimano yawo.

Aluhe aantu oye hole okukala pooha dhomeya taya tala nkene uunima mboka hawu kala momeya tawu inyenge. Oyendji oye hole okukala taya pe oohi ndhoka hadhi kala momeya iikulya nomolwashoka aantu mbaka ye li pooha dhomeya, ohaya tula po uupundi uuwanawa, opo aantu ya vule okukala ya manguluka yo ya vule okukala ya mona esilohenda ewanawa.

Aantu oyendji oya simaneka omambakumbaku, oshoka omambakumbaku nenge tutye iinima yimwe mboka hayi vulu okukwathela evi lyikale nawa lyili ponkantu yokuninga oshikunino, nenge lyili ponkantu wu vule okukala wakunamo. Alushe ngele totameke oshikunino shoye, owuna okukala waadha pevi mpoka pena nando omamanya nenge tutye pena iimeno mbyoka ino hala, owuna nduno okupululapo opo evi wuli kaleke nawa.

Omahala gomavulukathano ngoka aantu mboka ya za kondje yoshilongo ngele taye ya moshilongo shetu, ohaya yi pomahala ga yoolokathana moka haya vulu okuvululukwa po. Omahala ohaga kala omawanawa ga ningwa nawa opo ga kale gena aantu taya vulu okuvululukwa po ya manguluka. Ano ye uvite ombili, omahala ngaka ohaga monikwa nawa noonkondo.

Unene mefuta, omuna omaludhi gayooloka goohi. Oohi dhimwe oontiligane, na dhimwe oontokele, nadhimwe odhina omaludhi ngoka inoogamona nale. Ashike oohi nenge odhikale odhindji dhina omaludhi ga yooloka ngawo, haadhihe hadhiliwa, nenge tu tye haadhihe hadhi tekulwa. Oohi dhimwe ihadhi tekulwa, nadhimwe iha dhi vulu oku kuthwamo mefuta moka dhavalelwa.

Momeya ohamu kala iinamwenyo yomaludhi gayooloka hamu kala iinamwenyo mbyoka yanika oshiponga naambyoka inaayinika oshiponga. Ohamu kala iinamwenyo ngaashi oohi, oondjambameya , oongadu, omafuma noyindji yilwe. Ongadu oyo oshinamwenyo shimwe hashi kala momeya ihe osha nika oshiponga noonkondo. Kongadu ohatu kutha ko oshipa shasho etatu ningi nasho oondjato, oohema noombayikitha.

Omunafaalama kehe okwa hala embakumbaku lyokwiilongela kuye mwene. Aantu inaya hala okukala taya yi komagumbo gaantu ya ka pule iinima mbyoka hayi longithwa, oshoka kehe gumwe okwahala okulonga epya lye nenge tutye ota longo ofaalama ye eyi ninge nawa. Noyendji yomuyo oye na omambakumbaku gawo gopaumwene, opo ya longe momapya gawo nawa.

Melundu omuna iiyamakuti nenge tuty iinamwenyo ya yoolokathana muna uuyamakuti uushona mo omuna wo iinamwenyo mbyoka iishona ngaashi ooholongo ,oomenye, oonduli ,oosino noyindji yindji iinamwenyo mbika ohayi lile melundu tayi napa nawa yo otayi kongo uunima wawo melundu.

Iimeno ngele iishona nena iimeno mbyoka oyina okuningilwa onkambadhala opo yikale tayi mene nawa. Oyina okuningilwa onkambadhala ombwaanawa yoku yikokitha. Aanafaalama oyendji ohaya tulamo oopayipi ooshona opo yavule okutekela iimeno yawo. Taatekele iimeno yawo kashona na kashona oshoka omeya ogendji ohaga mono iimeno.

Oohi ohadhi kwatwa kaanafaalama oyendji . Opuna omathimbo gamwe oohi ndhika hadhi kwatwa kukehe gumwe , ano ndhoka itaadhi tekulwa komuntu ndhoka hadhiya nomeya gomvula nenge dha kokela nga moka . Kehe gumwe okuna uuthemba wokukwata oohi ndhika , ashike oohi dhatekulwa odho muntu ngoka edhi tekula yemwene oshoka oye hedhi sile oshimpwiyu .

Mongaashingeyi konyala omashina agehe goku longitha moofaalama oko ge li ongele eshina lyoye lyokuteya lyokupulula, eshina lyokulonga kehe eshina oko lyili, ihe mongaashingeyi aanashimaliwa oyo haya landa iinima yawo, opo ya kale ya gwanena omashina gawo ga gwana oku kala taye ga longitha moofalama dhawo.

Uuyamba ohawu kongwa. Uuyamba owuli muunafaalama, uuyamba owuli pwaashoka wuna ngoye mwene. Uunafaalama otawu ku etele eliko lya gwana . Oondumetana odho oongombe d ndhoka hadhi vulu okugandja onyama . Ilongela oshimaliwa shoye kungoye mwene wuna ofaalama yoye yoondumetana.

Aanafaalama oyendji oye na owino mokukuna iimeno yawo. Oyendji ohaya kunu iimeno yawo moofaalama dhawo nenge miikunino yawo. Oyendji ohaya kunu iinima ya yooloka miikunino yawo. Uuna taya kunu iimeno ya yooloka moshikunino oshinene ohaya tula mo oopayipi ndhoka hadhi vulu okutekela iimeno yawo yi hape nawa.

Omahala gamwe ohaga kala ga longekidhilwa ashike aantu mboka hayeya oku talelapo, goopalekwa nawa opo aantu mboka tayeya okutalelapo okuza kiilongo niilongo ya vule okulala mo yo ya kothe po nombili. Omahala ohaga kala ga tulwa omapandela geli pombanda nopondje yondunda ohapu kala pwa opalekwa nawa pwa thethengwa nawa.

Omagumbo gomoondoolopa hago naana omanene naantu kayena lela uukwashilipaleko woku kala pehala lyawo enene. Omagumbo gomoondoolopa oga thinana nohaga vulu oku kala ga tungwa moondhopi nenge tutye miipeleki, ashike omagumbo gomoondoolopa ogeli ngaa poonkatu dhawo dhomoondoolopa inaga faathana naangoka gokomagumbo gomiti ngoka ga andjuka nawa.

Oyendjii yomaanafaalama ngele taya kunu iimeno yawo ohaye shi topola pokati nominino ndhoka hadhi vulu wo okutekela iimeno yawo ngele ethimbo lyokutekela lya adha. Oshikunino ngele oshinene nena owu na okutulamo ominino musho opo wu vule okutekela kehe shimwe shomiimeno nongele ino tula mo ominino to tekele owala nokayemele opu na uupu okukala pu na iimeno yimwe yi kale inayi mona omeya.

Aanamapya mboka haya ningi uunafaalama wawo womomapya opo atameke oku kuna naw iinima ye aluhe okuna okukala aninga evi likale epu opo avule oku kunamo iilikolomwa ye ,shika okuna okushininga ngele talingitha embakumbaku oshoka omambakumbaku mongaashingeyi ogo gasimana nogena iilonga oyindji.

Nande owu mone omunafaalama e na oondjuhwa dha koka oonene, odha za owala kuuyuhwena uushona. Okoonkondo nokuukolele womuntu nenge tutye kuunkulungu womuntu oku eta po oshinima shi koke nawa . Oondjuhwa dhoye ngele otodhi sile oshimpwiyu , to dhi pe okulya, to dhi tala ngele odhina uukolele otadhi koko, tadhi zi kuuyuhwena uushona sigo tadhi koko tadhi ningi oonene.

Oohi nande owedhimono tadhi landithwa kaanafaalama oyendji dhakoka nawa ,Ohadhi pula iikulya nohadhi pula esiloshipwiyu ewanawa noonkondo. Aanafaalama oyendji yoohi ohaya tekula nawa oohi dhawo tayedhi pe iikulya kehe ethimbo opo dhivule oku koka nawa odha koka dhagwana oku landitha.

Ovula ngele oya loko nawa, oha i etelele unene iinima ya yayoolokathana. Oodhila dhokoluti nadho ohadhi tuka dhiye dhilye uunamwenyo mboka ta wu shituluka kohi omolwa omvula nenge etosi ndyoka enene. Unene tuu ngaashi omafuma niikwawo oyindji. Eedhila odhindji oha dhi li uunamwenyo mboka ha wu kala kooha dhomeya ngele omvula ya loko nawa.

Aahongi yiipundi nenge tutye aahongi yiiyuma ohaya hongo shili nawa iiya ano oyena ontseyo. Ngele ya tokola okuhonga oshinima nena otofuuka unene tuu iipundi yomookombitha nenge yomomahala moka hamu gondjele aantu . Iipundi mbyoka ohayi kala ya hongwa nawa noonkondo.

Uuna nee aantu yakwata oohi dhawo nenge tutye yahala oku katekula oohi dhawo okuza momadhiya ga yoolokathana ohayedhi tula moonayilona yo yedhi londeke nawa dhivule oku dhiteleka.

Aanafaalama oyendji oya simaneka ikwamashina yimwe ngaashi unene omambakumbaku. Omambakumbaku ogo oshinima shotango omunafaalama ena okukala ena opo avule okungeneka evi nenge akuthepo omwiidhi ngoka ina pumbwa yee avule okukunapo. Nomolwaashoka aanafaalama oyendji oyehole omambakumbaku onga oshinima sho megumbo oshoka ohashi dhana onkandambala muunafaalama.

Mombuga ohamukala kehe shimwe ohamukala iimeno ohamukala woo iinamwenyo yayoolokathana. Iimeno yimwe hayimene mombuga oyo oyanika oshiponga noonkondo unene oyindji yomuyo oyina omakwega nohayivulu okugandja uuzigo meendelelo shampa shekutsu, nomolwaashoka mombuga hamo mokweendiwa koompadhi kowala owuna okukala weendamo wakotoka nowalungama.

Ethimbo lyoku teya ngele lya thikana, aanafaalama ohaya teya iilikolomwa yawo ya yooloka. Kehe gumwe oha teya shoka a kuna, ngele okwa kuna iilya ota teya iilya, ngele omakunde ta teya omakunde gaye, omapungu ta teya omapungu gaye. Aantu ohaya kunu iinima ya yoolokathana no haya ka teya iinima ya yoolokathana shi ikololela nkene wa longa epya lyoye nowa kuna epya lyoye.

Iikwamawa oyindji ohayi tekulwa nomolwaashoka omagumbo ogendji unene momikunda dhimwe kehe gumwe oto adha ena oshikwamawawa she. Iikwamawawa oya simanekwa okutelekelwa aayenda, unene tuu ngaashi oondjuhwa odhina onyama ombwanawa ndjoka hayi longithwa piituthi ya yoolokathana. Aantu oyehole okuninga oofalalama yoondjuhwa.

Aantu ngele taya talelepo iilongo ya yoolokothana iilongo niilongo ndishi moshilongo moka ohaya kala aantu aayenda ka yeshi mo nande onale. Ohaya lala pomahala ngoka gatulwa po gomatalelathano. Omahala ngoka ohaga kala ga silwa oshimpwiyu gena uumbete wokuvulukwa po momutenya oshowo omeya goku kala tayi iyogo ngele taya vulukwa po yo taya dhengwa koonte dhetango nawa.

Oongombe ohashili owala omwiidhi molwaashoka oongombe ombwaanawa okuninga oofaalama nokukala wuna oofaalama yoye yoongombe. Ethimbo limwe ngele omvula inayinloka oto kalonga nuudhigu oshoka oshilando otashikala shakukuta nomwiidhi otagu kala gwapumba molwaashoka owuna okulanda iikulya.

Iimeno yimwe ngele toyi kunu ihayi kala naana yoopala nenge tutye hayi koko momutenya omunene. Aanafaalama oyendji ohaya kambadhala nduno ihe ya kale yena iimeno yawo ya siikililwa nawa. Opo ya vule oku kala ya kokeka nawa iimeno yawo. Iimeno mbika oyi hole mo muzile kashona.

Ombuto ombwaanawa ngele tayi mene nawa yi ku pe iipalutha nenge iimeno yo opala owuna oku yi kuna apehala ewanawa lyaa na omwiidhi nomolwashoka aanafaalama oyendji ngele taya kunu iimeno yawo ohaya kunu pehala ewanawa taya kutha po shoka inaya pumbwa yo taya ningi evi li kale epu, opo li vule okukunwa nawa.

Oongombe oonkiintu ohadhi tekulwa aluhe omolwa omahini omahini ngoka haga kandwa. Oongombe ndhoka hadhi tekulwa molwa onyama unene ohadhi kala oondumentu. Oongombe oonkiintu ohadhi tekulwa opo aantu ya vule okukanda yo taya landitha omahini. Omahini oga pumbiwa, oshoka ohaga kwathele molutu lwomuntu okukoka nawa.

Oongombe. Konyala aantu oyendji ohaya tekula oongombe opo ya mone mo onyama. Nenge tutye oyendji ohaya tekula oongombe yo taye dhi kanda ngele dha gandja oluvalo luutana. Nena ohaye dhi kanda opo ya mone mo omahini gokulya. Ongombe oyo oyina uukwatya owundji noya simana.

Aanafalama aanenentu oye hole omambakumbaku oshoka oyeshishi kutya omambakumbaku ogo gasima okutamekithwa uunafalama. Unene aanafalama mboka hya kunu iinima ya yooloka oshoka embakumbaku olyo lina okutamekithwa tango oku kutha po omwiidhi ndhoka ino pumbwa.

Iinamwenyo oyo uuyamba woshilongo, iinamwenyo oyindji ohayeeta eliko olindji nawa moshilongo. Aantu oyendji ohayeya okutalelapo okuza koondje dhiilongo yayoloka ha yeya okutala iinamwenyo yo née sho tayeya oha yeetelele iinima oyindji moshilongo. Iinamwenyo ngaashi oondjamba iinamwenyo mbika oya pumba noonkondo noyendji oha yeya okudhitala. Ondjamba oshinamwenyo oshinene.

Aanafalama yoohi oyena uunongo owundji, oyeshishi okutala oohi ndhi dhina epuko noyendji ohaakala poofalama dhawo taatala nkene oohi dhawo dhakoka no kutala monkalo moka dhili, yo yavule okushendja opo oohi dhivule okukala monkalo ombwaanawa.

Aanafaalama oyendji oyena owino miimeno yawo, oyendji oha ya yi kosikola opo yavule yamone ontseyo oyindji nkene yena oku kuna iimeno yawo. Iimeno ngele iishona, aanafaalama mbaka oha ya longitha ominino omishona, opo ya vule oku koleka iimeno yawo. Iimeno ngele oye yipe omeya ogendji ota yi vulu woo okusa oshoka oshi meno oshi Shona, sho inashi pumbwa omeya ogendji, nomolwaashono ha ya longitha ominino.

Iilongo oyo iilongo iinene noonkondo, ashike kehe moshilongo omu na oondoolopa ndhoka dhi lyaathaane kokule noonkwawo, ihe moondoolopa pokati koondoolopa mpono opu na wo ehala ngaashi oondundu niinima iikwawo moka mwe enda oopate ndhoka dhu uka koondoolopa oonkwawo.

Iinamwenyo yilwe oho vulu wala okuyi nyenga nenge tutye oku yimona nomesho wuli po pepi nasho ngele oshi shona. Iinamwenyo yimwe oya nika oshiponga noonkondo omolwashoka ihayi vulu oku kwata kaantu. Iinamwenyo ngashi oonkoshi, oompinda na yilwe oyindji, ohayi vule owala oku kwatwa kaantu ngele iishona, shampa sha koko ohashi vulu oku kala shanika oshiponga kaantu nomolwashoka ohashi vulu oku kalekwa kokule naantu.

Oohi ndhoka dhili momilonga nenge tutye miishana mbyoka yi na omeya lela ogendji aantu oha ye dhi kwatamo taya longitha iinima ya yooloka oyendji oha ya longitha oonete na yamwe oha ya longitha uundjolo na yamwe oha ya longitha ooshako ihe oonete odho ngaa oombwanawa oshoka okandjolo oha ka kwata owala ohi yimwe yo onete oha yi vulu okukwata oohi dhi vulepo.

Oondhila odhindji ohadhi li iikwakukookoloka pevi. Unene ngele odhili pombanda shoka tadhi tuka dha tala pevi ohadhi kongo uunima mboka tawu kookoloka pevi unene ngaashi omayoka nomakoko noongoongololo opo dhi ninge omwiha nenge uulalelo wadho. Omayoka ohaga vulu oku kala ge na uupyakadhi kaantu nenge kannika oshiponga kiinima yimwe ihe koondhila ogo iikulya yadho.

Aanafalama mboka ihaya vulu oku kala ya landa omambakumbaku ohaya ningi onkambadhala opo ya lande omashina ngoka taa vulu okulyata. Ano opena wo omashina ngoka omashona taga vulu oku kala ga longithwa moku kala ya nengeneka omavi gawo, yo ya vule oku kala ya kuna mo iimeno yawo. Hama mbakumbaku owala ngoka haga vulu oku kala ga nengeneka omavi oku na wo omashina omakwashona ngoka haga vulu oku landwa.

Iimeno oyindji yomombuga oyi igilila konkalo ndjoka hayi kala mombuga iimeno haayishe hayi vulu okukala yamena noya koka nenge tutye tayi vulu okutsama yo yikale konkalo ndjoka yomombuga . Oyimwe owala hayi vulu okukala yamena mombuga noyindji ohayi kala yanika oshiponga noonkondo omakwega taga tsana.

Omunafaalama kehe ta tameke uunafaalama we unene ngaa aanafaalama mboka haya kunu ya hala okuninga ofaalama yiimeno, aluhe oye na okulongitha omambakumbaku nenge uushina wopomake opo ya vule okunengeneka evi manga inaya kuna mo iinima yawo, nomolwashoka aanafaalama oyendji pye hole ye na omambakumbaku gawo gopaumwene, ogo taga vulu oku ya kwathela mokuninga ofaalama yawo.

Oohi ngele dha koko, naanafaalama ngele ya mono kutya oohi odhili methimbo lyoku kala dha kuthwa mo dhi ka liwe nenge dhi ka landithwe, ohaya longitha iinima ya yooloka oku kwata oohi momeya. Unene oyendji ohaya longitha oonete, taya kwata taya longitha oonete. Yamwe ohaya longitha uundjolo nayamwe ohaya longitha wo iilongitho yilwe oyindji yomuyo.

Ngele owa yi komunkulo gwefuta nena oto mono ko oshindji. Kooha dhefuta ohaku kala uupetupetu, haku kala uunamwenyo wa yoolokathana nosho wo oondhila dha yoolokathana. Iinamwenyo ngaashi oombwa dhomomeya odhi hole okukala kooha dhefuta, ano tadhi uvu po okamutenya nongele dha vulwa po tadhi shu na momeya muule mefuta.

Iikwamawawa ngaashi oombaka oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo unene momagumbo gomiti. Oombaka odho oshinima oshiwanawa, ohadhi longithwa monyama yawo ombwanawa, noshowo tuu ohadhi vulu okuvala omayi ngoka haga longithwa nenge tu tye haga liwa kaantu. Oombaka ohadhi kala tadhi li omafo niikulya yawo yimwe, nohadhi vulu okukala momeya.

Ehumokomeho olye etelela noonkondo, mongaashingeyi paife iinima oya ninga iipu. Oku longa oshikunino shoye oshipu noonkondo shi vulithe monale, na mongaashingeyi aantu ohaya longitha omashina. Aantu ihaya tekele we koonyala. Aantu ohaya longitha uupomba wuli pombanÌda wa tulwa mo nawa woku tekela iimeno, opo yi kale ya tekekeka nawa, nakehe shimwe shi vule oku kala tadhi mono omeya. Aantu yena omashina goku pulula.

Oyendji yomaanaafalama ohaya tekula konyala iikwamawawa. Iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, oombaka, oonguti nayilwe oyindji. Oondjuhwa nee odhindji aantu oyendji ohaye dhi tekula molwashoka ya hala dhi ya valele omayi ngoka haya landitha. Omayi oge na ondilo nohaga kala ge na oshimaliwa, taga eta ano iiyemo oyindji.

Ethimbo limwe omutenya ohagu kala gwa tsa noonkondo. Ano hagu kala gwe enya kolutu lwoshinamwenyo kehe. Aantu ohaya yi momagumbo gawo niinamwenyo oyindji yimwe ohayi vulu okuholama momizile nenge odhomiti nenge momizile dhomamanya. Ombwa nayo ohayi uvu omutenya nomolwashoka ngele yu uvu omutenya ohayi vulu okukonga mpoka pe na omeya omahupi, opo yi lale mo yo yi talalekwe.

Aantu ngele ya tsike iimeno yawo e tayi mene oyendji ohaya kala ya fuuka nohaye ya oku yi tala nawa. Yo taya vulu wo okukutha po yo ya ka tsike palwe pwiili. Aantu ohaya taya tala ishewe kutya oyi li monkalo yi li ngiini ngele oyi li muundjolowe nenge pamwe oya pumbwa omiti ndhoka hadhi hwepopaleke iimeno.

Onduli oyo oshinima oshiwanawa ano oshinamwenyo oshiwanawa shomuthika omule . Othingo yayo onde hayi vulu okulya omafo gomusaati geli pombanda. Aantu oyendji oyehole oonduli okudhi tala nkene tadhi ende ,oshoka ohadhi ende nondenga nongele oya thikama Omafo gomusaa nongele oya thikama mpoka omalwaala gayo ngoka ganinga uunima uuwanawa wafa uunonga ohaga kala go opala noonkondo.

Momalundu moka muna owala ondundu odhindji dhindji omamanya galonda thana ohadhi monika nawa ashike mokuma ohamu kala muna omutenya, ihamukala lela muna iimeno oyindji yamenamo oshoka moyima moka omwa pupyala, na iimeno oyindji tutye Iinamwenyo oyindji hayi kalamo ishona Shona mbyoka hayi hondama kohi gomamanya hayi kalamo ashike sho omamanya galondathana oha ga monika nawa unene tu ngele togatala.

Uudhila wokelundu owa yooloka. Iikwamawawa oyindji yokelundu oya yooloka. Uudhila wayooloka wuna omalwaala, wuna omaludhi noshowo wuna onkalelo yayooloka. Oodhila dhimwe katu dhishi nomadhina oshoka nkene twa valelwe tudhi mone shampa omvula yaloka opo to mono okadhila ka lamba omwiidhi gwaziza nawa.

Elundu ohali kala la enya noonkondo, ano lina omutenya ongundji melundu ohamu kala owala omamanya ga londathana nenge tutye omavi ga londathana, Ihamu kala unene iinamwenyo osho ka hiinamwenyo oyindji hayi vulu oku kala yanapa nenge tutye hayikala melundu ,oyimwe yimwe mbyoka yihole oku kala kohi yomamanya noshowo iimeno hayindji, iimeno ishona shona hayi vulu oku kala melundu.

Aantu oya simaneka oohi. Oohi osho oshinima shi na ovitamine ombwanawa molutu nohashi tungu olutu lwomuntu kehe. Kehe omuntu kehe okwa pumbwa okukala ta li oohi, nomolwaashoka ekwato lyoohi miilongo yetu oli na okukala lya simana, nomuntu kehe ota vulu okukwata oohi dhe.

Otu na omaludhi ogendji gomatama. Omatama gamwe omatiligane. Omatama ohatu ga longitha mokutowalekitha, tatu tula momweelelo gwetu, nomathimbo gamwe omatama ohaga vulu okuliwa onga oshiyimati.

Uuna wuna oshikunino shoye oshinene, nopethimbo ndyoka ka kunasha omvula, omvula uuna itayi loko pethimbo lyokwenye oho vulu oku tulamo ominino moshikunino shoye dhoka tadhi vulu oku kala tadhi teleke iimeno kehe esiku. To tulamo ominino dha shalakana nawa moshikunino shoye etadhi kala hadhi tekele iimeno esiku kehe.

Oongombe, ano onkwandambi odho iimuna yimwe mbyoka hatu vulu oku tekula komagumbo getu go miti, ano iitekulwa naamwenyo. Nosho wo yamwe yo muyo oyena oofalama dhoongombe dhili nga momakuti moka. Oongombe odho oshi tekulwa namwenyo oshiwanaw. Ohashi gandja onyama ,ohashi gandja omahini nopethimbo limwe aantu ohaya vulu oku longitha iipa yawo oku ninga oonguwo.

Omagumbo ohaga tungwa pamithika dha yooloka. Egumbo ohali vulu okutungwa moondhopi, egumbo ohali vulu okutungwa moomwiidhi negumbo ohali vulu okutungwa miiyale nenge miipeleki. Omagumbo ohaga tungwa pamithika dha yoolokathana.

Aantu mboka ya kutha omangeshefelo goondjuhwa oyo aanelago noonkondo. Oondjuhwa ohadhi eta po iinima ya yoolokathana. Ohadhi ningi omayi, ohadhi ningi onyama, nomolwashoka oondjuhwa odha simana noonkondo. Oyendji mboka haya ngeshefa oondjuhwa dhoku eta po omayi, ohaya mono iiyemo ye vulithe mboka yonyama, oshoka oondjuhwa ohadhi vala omayi ogendji mesiku.

Kape na oshituthi hashi kala oshiwanawa kashi na ongala. Unene aantu oya simaneka oongala piituthi ya yooloka, onkene omahango gamwe oge na omangeshefelo goongala, moka ye na aaniilonga ya yooloka. Yamwe otaya tete oongala, yamwe otaye dhi pakele nokulonga kehe shoka hashi longwa mo momahangano ngoka.

Omashina gokupulula ogasimana moshigwana oshoka, evi nando likale ekukukutu eshina lokupulula ohali vulu okuningitha evi epu opo wuvule okukunamo iimeno yohe mbyoka wahala. Ohashiningitha omunafaalama opo akale ena oonkondo, nohashiningitha iilonga yomunafaalama yikale iipu neenkondo.

Aasamane yonale aakwakuluntu, oya simaneka okukala ye na embakumbaku megumbo. Oshoka, oya simaneka okutya embakumbaku olyo oshinima sho tango hashi ku etele opo uvule oku ninga nawa epya ngoye wumone iipalutha . Nomolwaasho, embakumbaku oyeli simanekane noonkondo kayehole kalimo megumbo.

Otu na iinamwenyo oyindji mbyoka hayi holama meendundu. Eendundu osho oshinima oshinene shuuka mombanda shafa evi lyalondekwa kumwe. Omuna iinamwenyo ngaashi omayoka, uudhila, iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ngaashi eenkoshi nuuhandje, oyindji oyi hole meendundu. Eendundu odho ohadhi monika nawa.

Omilonga odhindji ohadhi kunguluka pomahala goondjila, pomahala mpoka aantu haya vulu okweenda. Aantu ihe ohaya ningi oonkandambala opo ya ninge oondjila dhawo dheenda kombanda dhomiilonga nenge kombanda hoka omeya taga kunguluka kohi, yotaya ningipo iinima mbyoka yafa ootalapa mpoka haya vulu oku enda yaye handiyaka lyomeya.

Oondoolopa odhindji odhi li poonkatu dha yooloka. Opu na oondoolopa ndhoka oonenenene moshilongo, po opu na oondoolopa ndhoka oonshona moshilongo. Otu na wo oondoolopa dhimwe dhi li pomithika dha yooloka moka ihaamu vulu okukala mu na uunafaalama nenge aantu yamwe ya yooloka mu na owala aanenentu.

Iilikolomwa ngele yamenene nawa momapya getu aantu ohatu vulu okuyi longa nawa tu kuthe po eemwidhi dhoka inadhi pumbiwa po. Oyendji ohaya longitha omatemo gokonyala, noyendji mboka yena oshimaliwa shili nawa ohaya vulu okulongitha omashina go kulima.

Iikulya yopaShiwambo oyo dhingi, naantu oyendji oyeyi hole. Aantu oye hole oondjuhwa dhOshiwambo, oye hole ondhigu, oye hole omboga yopaShiwambo, oye hole wo omakaka niigali. Ondjuhwa oyo shimwe hashi telekwa PaShiwambo nosha simanekwa unene miituthi oyindji yopaShiwambo.

Omindhingololoko dhimwe odhina omahala gomatalelepo nomahala gokuvululukwa po, ngoka omwaanawa noge holike kaantu mboka yaza kiilongo yi ili noyili oku talela po omavi gamwe. MoNamibia yetu otuna omahala ngono ga tulwa peeha dhomilonga oku talelapo, manga wa vululukwa po ngweye totala shoka tashiinyenge meni lyomulonga.

Ombuga oyo ehala ewanawa nokuya muukongo. Uuna wa ya wu ka konge nande osha we shi hala nande okapundja, nenge okalimba, ombuga ehala ewanawa oshoka inayi thita. Ombuga oya halakana, nohayi kala yi na uukongo uuhwepo wu vulithe mokuti muule.

Omagumbo ohaga tungwa poyima pwa yoooka. Yamwe ohaya tungu omagumbo gawo kohi yomiti dhili nawa, yamwe ohaya tungu pehala kapuna sha omiti. Ihe omagumbo go kohi yomiti ogo haga kala omawanawa oshoka omiti odha ziza nawa no hadhi kala dhina omuzile omuwanawa okukala tadhi kwathele aanegumbo ya kale kohi yomizile dhili nawa.

Uuthutukuti uushona owo uunima uuwanawa okutaliwa ngele wu wuwete wuli mokati koshana shawo moka. Uuthutukuti ngaashi uuyelemani, uulimba, uunti, uunkandanga, owo uunamwenyo uushonashona kawu na nande omuhindo nomuntu. Shawo ohawu kala owala tawu dhana no tawu li oomwiidhi mokuti kwawo.

Aluhe iimuna yomombuga ohayi kala ya yooloka kiikwawo. Mombuga ndi shi omwa kukuta mo omu na omutenya, nomolwashoka, ihamu kalwa koshimuna kehe. Naambyoka hayi kala mo, oyo mboka yi igilila mo, yi igilila uupyu womombuga noyi shi nkene yi na okukala mo, opo yi hupe nawa.

Uunamwenyo womokuti owu na onyama ombwanawa noonkondo, ihe olwindji aantu ohaye wu longitha miinima ya yooloka. Pethimbo limwe aantu ohaye yi longitha onga okukala aantu taa zi kondje yiilongo okuya ya tale iinamwenyo mbyoka, nopethimbo limwe ohaa longitha iipa yiinamwenyo okuninga oonguwo dhawo.

Kehe gumwe okuna omukalo gwe gwokukwata oohi, kehe gumwe oha kwata momukalo moka eye wete kutya ota gu mu pe oohi odhindji . Oyendji yomomikunda ohaya longitha oonete, uundjolo noyamwe ohaya longitha wo iiyapa.

Ongashi tuu aantu hatu valwa twahulitha oshowo iinamwenyo nayo ohayi vulu oku valwa kayina omwenyo. Oshinamwenyo ngele oshavalwa ndele yina ta pitipo nomonkatu moka omunafaalama okuna oku kala taningi onkambadhala nkene ena okupalutha okanimwena hono okashona opo kavule okukoka.

Ope na iimeno yimwe mbyoka iishupi noonkondo, nohayi tula ko iishuushuka lela. Iimeno mbyoka ihayi vulu okuninga iinene yuuka mombanda, nohayi tulile ko kombanda. Iimeno ngaashi omboga yakaushimba, eenyanga, mbyoka oyo iimeno hovulu okukuna nando omegumbo lyoye lyondoolopa, oshoka iimeno mbyoka ihayiimine pevi noonkondo. Nomolwaasho aanhu oyendji oye yi simaneka meendoolopa.

Oohi odhili pamaludhi ogendji nope na wo oohi ndhoka hadhi kala momeya ga yooloka. Ope na oohi ndhoka dhetu hadhi vulu okutekulwa , to longekidha okayemele komeya eto dhi tula mo , po opu na ndhoka hadhi vulu okukala momeya goshimongwa ngaashi omeya gomEfuta, nomolwaashoka oohi ndhoka itadhi vulu okukala dha hupa momeya getu goshiwambo nenge ngoka ga za kopomba.

Iikookoloki yimwe oya nika oshiponga noonkondo unene tuu omayoka. Omayoka ogo iikookoloki mbyoka hayi kookoloka pevi. Iinamwenyo mbyono hayi kookoloka nomapunda gayo pevi kakele kwaashono eyoka olya nika oshiponga noonkondo, olina uuzigo hawu endelele. Opuna omayoka ngoka kaagena uuzigo omakwanambili ihe ohatu lombwelwa olundji kutya eyoka olya nika oshiponga.

Oyendji yomutse ngele ya mono oshimwaliwa sha gwana oku tameka ongeshefa, oyendji ohaya matukile kongeshefa yoohi. Oku tekula oohi osho oshinima oshipu unene pethimbo lyomvula. Oshiwanawa oku tekula oohi meni lyegumbo lyoye, meni lyohofa yoye nenge meni lyondhalate yoye, oshoka ohashi gamene oohi dhoye kaantu yalwe yokondje.

MoNamibia omu na omihoko dhayoloka, omuhoko kehe ogu na omuthigululwakalo gwawo, omuhoko kehe oguna shoka hagu zala noguna mpoka hagu kala. Omagumbo inaga fathana moNamibia omuhoko kehe ogu na egumbo lyi ilile, nomizalo dhawo dhi ilile inadhi fa omikwawo.

Omamanya ngoka ga londathana ohaga ithanwa oondundu . Oondundu ohadhi kala tadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo okutala ga londathana, oshoka ethimbo limwe omamanya ohaga gu ko komakwawo nomolwashoka aantu oye na okukala kokule nago, opo ya gamenwe.

Onyama yongombe oyo oyasimana moshilongo, oyili kehe mpoka, oyili momangeshefelo no yili ya pumbiwa noonkondo. Omolwashoka aantu oyendji ohaya ningi oofaalama dhoongombe mboka thimbolimwe ya hala onyama nethimbo limwe taya ningi oofaalama tayi zi omahini ngoka haga longithwa wo moshilongo shetu moNamibia.

Aantu oya simaneka okukwata oohi opo yavule okulya, oohi ohadhi longithwa okulya nenge okulitha iimbombo mbyoka hayi telekwa kaawambo kehe. Aantu ohaya kwata oohi taya longitha iiyuma yayooloka ngaashi eenete, neethayila momeya ngaashi momithima nomiishana.

Opuna omahala gamwe ngoka haga kala gena omutenya gwaashi oku idhidhimikilwa, omahala ngoka ongaashi ne eembuga, iishana yimwe. Omahala ngano ohaga kala gena omutenya gu lilitha noonkondo molwaashono haga ithanwa ombuga. Ihamu kala muna omeya, ihe nande ongawo opuna iimeno mbyoka ya shitilwa oku kala mombuga.

Aanafaalama oyendji keembinga neembinga oyena omadhiladhilo ga yoolokathana nkena ye na oku kuna iimeno yawo nokuyi tekelitha, noku yisila woo oshimpwuyu. Oyendji yomuyo oha ya longitha ominino oku tekela iimeno yawo uuna omvula ka yi ko wee, yo yamwe ohaya longitha oku tekela nuuyaha, nuuhemele iimeno yawo.

Onduli oyo oshinamwenyo oshiwanawa shomuthika omule nomukulu gonale okwa tile onduli oyi wete kehe pwamwe. Nomolwasho ngele owa hala okutala uuyuni shi wu li, londa konduli. Onduli oyi na uutalelo uuwaanawa, nakehe gumwe okuhole okuyi tala uuna tayi li omafo tayi kutha pombanda yomutiitii puule, yo tayi ga li nawa, oshoka onde.

Aantu oyendji mboka yena uunongo munafaalama unene tuu uunafalama wiimeno, oyena uunongo nkene yena okutsika iiyimati yawo, nuuna ngele taya ningi oondjila pokati iimeno oha yeyi kunu kombanda yuundumba womavi opo ngele omvula tayi loko omeya otaga kala ashike geli moondjila ka geli kombanda yiimeno.

Otuna omaludhi gayooloka geenyanga otuna oonyanga oontiligane , oonshunga noshowo oonzize. Oonyanga oontiligane odho oombwanawa dhi vule oonkwawo, oshoka ohadhi vulu oku kwathela uuvu ngaashi omashikisha noshowo ohadhi nika nawa noonkondo dhi vule oonkwawo.

Aantu yamwe oya tunga omahala gawo gomatalelopo mombuga, moka yaningila aantu sho taya ka tala iinamwenyo yawo mbyoka hayi kala mombuga, yo nayo otaya mono ompito yokuvululukwapo, yo yatsikile nawa etalelopo lyawo esiku lya landula. Omahala ngaka ohaga kala gena ondilo na ohaga kala gapumba noonkondo.

Eembuga omahala ogendji nogeli ga yoolokathana unene moshilongo shetu oombuga odho odhindji. Aanafaalama ngaashi yoongombe niikombo oyendji oyaninga oofalalama dhawo moombuga moka ,pokati koondjila ndhoka dhili dha topola omapandaanda nomapandaanda ano moka hamu endwa okuya kondoolopa

Ombuga olyo ehala lya mwena nolya pumba miilongo oyindji oshoka ihayi kala yi na omeya nenge iinamwenyo oyindji. Ohamu kala mwa kukuta nayi ashike omu na iimeno mbyoka hayi mene mo, mo omu na wo iinamwenyo mbyoka hayi kala ya holama koshi yomamanya noshotuu.

Ngele ouna oshikunino shoye ndele iimeno yoye ohoyi tekele nawa nena iimeno yoye otayi uvu uuwanawa notayi koko nawa meendelelo yi vulithe iinima yilwe. Miimeno yoye ngele owa tula mo oopayipi dha halakana nawa ndhoka tadhi gandja omeya kiimeno ayihe nena otwii likolele iilikomwa yoye yili nawa noyina uundjolowele.

Omvula ngele oya loko nawa, nena shiti oha tekele mbundje. Kehe gumwe oha ningi onkambadhala, opo a tale shoka ta ningi shoka tashi mu etele po iiyimati. Aantu oyendji ohaya kutha nduno omambakumbaku taya pulula omapya gawo naamboka kaye na omambakumbaku nenge itaya vulu okuga mona ohaya longitha iipululo yoondoongi nomashina omashona, opo ya ninge evi ya vule okukuna mo.

Kapuna oshiima oshi wanawa shivuluthe oku kala watala iimeno yoye ya mena nawa yanyanyukwa ,naashika opo wushi gwanathe owuna okukala watula iimeno yeye momuzile no wana pumbwa okukala hotekela iimeno yoye omeya ga gwana nawa nevi lyayo nalikale lya nwngena opo owala talivimulu oku mena nayo yanyanyukwa.

Iikulya yetu yoshiwambo oyo dhingikamana yayooloka kiikulya yimwe yiili, nomiikulya yetu yoshiwambo otuna mo ondjuhwa yetu ndjoka yoshiwambo hatu teleke ndjoka oyandji yehole nayi noonkondo, aantu oyendji ohaye yuula nokuli ondjuhwa yoshiwambo. Ondjuhwa ndjoka ohatu yiteleke unene noshithima shetu shoshiwambo ihe aantu oyendji oyehole owala okulya ondjuhwa ndjoka ngeya nomatama.

Aanafaalama oyendji manga inaya tameka okukuna iilikolomwa yawo, oye na okukala ye na ehala mpoka taya tula iinima yawo pwa yela taye yi longo nuudhigini taya kutha po oomwiidhi ndhoka inaadhi pumbiwa po, ndele taya longo po. Taya tula po wo ishew ominino, opo iimeno yi kale ya pepelelwa yo yi mene nawa ya nyanyukwa.

Oshinamwenyo oshiwanawa okutala. Oshinamwenyo oshina uutaleli uuwanawa. Ngele wa adha aantu yaza keembinga nembinga ye ya okushi tala , oha panda noha nyanyukilwa pamwe. Onduli osho oshinamwenyo shothingo onde hashi kala mokuti hashi li omafo pomanda yomiti mpe. Nomalwa shoka osho oshinamwenyo oshikumithi .

Okaandje oko okathitukuti haka kala momakuti. Ohaka li onyama, ko ohaka matuka shi vulithe ambala iinamwenyo oyindji. Okaandje kokene oka fa ambala oshikombo. Nuuna ngele we ka adha miikombo yoye, otashi vulika wu kale inoo ka dhimbulula kutya hoka okaandje.

Omutenya ngele gwahanya uupyu ohawu kala walulila kehe oshinamwenyo shili kombamda yevi. Aantu tse oha tuvulu okuya momeya ndele etatu iyogo. Iinamwenyo ngaashi, iikombo, oombwa nosho tuu. Iinamwenyo yimwe mbyoka ohayi vulu okukala yatala mpoka puna omeya omafupi yivule okulalamo opo omalutu gawo nago gavule okukala giigamena komutenya ngoka.

Omagumbo gomiti ogo omawanawa neenkondo moNamibia, naantu oyendji ohaya vulu oku kala ya za meendolopa ya ka talele po omagumbo gomiti. Iilonga yo ko magumbo gomiti ongaashi; oku ka teka omeya ,oku dhana naanona ooyakweni, oku ka tala iinamwenyo no sho woo oku ka konga iikuni naanona aakweni .

Omithigululwakalo odhasimana moshilongo shetu otuna na omithigululwakalo dhayoloka moshilongo shetu pomahala gayolokathana. Aantu oyendji moNamibia oyena omihokolo hoka yaza, nohaaza shiikwatelela komihoko dhawo, nomagumbo ngawo ohatugwa shiikwatelela komihoko dhawo. Moshilongo shetu omuna omithigululwakalo odhindji noonkondo dho oombwanawa lela.

Oohi odho oombwanawa okutekulwa. Odho oompu okutekulwa dhi vulithe iinamwenyo yilwe. Oohi ohadhi kala momeya niikulya yadho kayi na lela ondilo ya fa iikulya yiitekulwanamwenyo yimwe. Oohi ohadhi endelele okukoka nohadhi vulu oku ku pa iipalutha dha fa iinamwenyo yilwe.

Oonyanga oha dhi nikitha nawa iiyelelwa yetu, nongele moshi yelelwa shoye wa tula mo oonyanga, ohashi vulu oku kala sha towala nawa, sha nika nawa, naanegumbo yoye ota ya li uulalelo nenge omwiha gwa towala nawa medhina lyonyanga, nomolwashoka aantu oha ya landitha oonyanga oku ka tula miiyelelwa yawo.

Aantu ohaya tekula iikwamawawa ya yooloka. Oyendji oye hole okutekula oondjuhwa, noyendji oye hole okutekula oonkanga, oombaka, uudhila noonguti. Okungoye mwene shoka wa hala okutekula ngele tashi ya kiikwamawawa. Iikwamawawa oyindji ohayi tu pe onyama nayimwe ohayi tu pe wo omayi gayo ngoka aantu ye hole noonkondo.

Oohi odho osheelelwa sha simana moshigwana nomolwaashoka mboka haya vulu oku kaleka ohi dhawo nokudhi tekula oya gamenwa oku kala taya landa iiyelelwa moondoolopa nomeesitola. Oohi ohadhi vulu oku tekulwa oonene sigo tadhi vule oku li wa nenge oku landithwa.

Aantu oyendji oye hole oku ninga iikunino yawo, pethimbo lyomvula. Ihe nando ongawoo: mboka ye hole oku kala ye na iikunino nomokwenye oha ya tula ominino meni lyiikunino yawo opo dhi kale tadhi tekele iimeno yawo uuna omvula kayiko we, ano ethimbo lyokwenye, omvula ya shuna.

Oyendji ohaya mono iipalutha ya gwana noya pitilila unene moku kala ya palutha oohi. Oohi odho dhi na oshimaliwa oshindji nodha pumbiwa moshigwana nomolwaasho oyendji ohaya ningi iikuno yoohi. Oohi odho ompu oku kala dha tekulwa nodhi na ondjundo moshigwana. Odha pumbiwa neenkondo.

Kapuna oshinima oshiwanawa shivulithe okukala watala nenge wanongonona nkene iinamwenyo yomoshilongo shoye hayi vulu okuhupa. Oshinamwenyo kehe oshina mpoka hashi hupile. Oshinamwenyo kehe oshina ehala mpoka hashi kala noshinawo uukwatya washo moka tawu vulu okukala wafaathanitha nonkalo mpoka shili.

Kapuna ongeshefa ombwaanawa yivulithe okutekula oohi . Oohi odho ongeshefa ombwaanawa itayi ku pula nande ondjila onde okutekula oohi. Noshinima ishewe oshikwawo, oohi ohadhi endelele unene okukoka. Ihadhi kalapo ethimbo dhipaluke, ngoye wuvule okudhilandithapo nenge okulya naakwanezimo lyoye.

Uuteku wiikwamawa, owo uuwanawa noonkondo. Nuuna wa hala okutekula iikwamawawa okehogololo lyoye mwene kutya owahala okutekula shike. Iikwamawawa ayihe iiwanawa niipu okutekulwa. Ohayi vulu wo okutu kwathela yitupe omayi nenge onyama ndjoka hatu vulu okulya. Yimwe ohatu longitha omafufu gawo okuninga iinima ya yooloka.

Omamanya ga londa kumwe, ganinga guka mombanda, oha githanwa oondundu. Omamanya ngoka thimbo limwe oga nika oshiponga oshoka ohaga vulu okugwa nomolwashoka mpoka pena eendundu iha pu tugilwa omagumbo nenge iha pukala aantu popepi nadho oshoka oshanika oshiponga neenkondo.

Okanamwenyo okashona kedhina nkandanga ohaka kala mokufu, haka kala mokuti, haka li omwiidhi, haka li ishewe onyama. Ohaka vulu wo oku kala pomagumbo gomiti pehala ngoka ge li po pepi nomafo oshoka oke hole okulya omafo noshowo oondjuhwa. Okanamwenyo haka okena ezimba lyi nyanyalekitha na shampa keya po pepi oho kuuvu nawa nawa.

Kapena omunafaalama inaa simaneka embakumbaku. Embakumbaku olyo oshinima shotango shoka hashi vulu okukwathela omunafaalama opo atote ofaalama ye ye avule okukuna mo iilikolomwa ye ya yela nawa. Owa pumbwa embakumbaku opo wu kuthe po oomwiidhi ndhoka ino pumbwa tapu kala pwa yela ngoye wu vule nawa okukuna iilikolomwa yoye.

Omeya gomvula ogo omatoye noonkondo. Oha tulwa nee miiyaha taga longithwa okuyoga, okunwa nokupalutha wo iinamwenyo yimwe. Ohaga gongelwa nee miiyaha iinene sho taga matuka piipeleki go otaga kunguluka guuka miikwatelwa mbyoka ya tulwa po.

Aluhe ngele owu na oshikunino shoye wu shi hole, owu na oku lkala we shi sila oshimpwiyu. Opo iimeno yoye yi kale ya ziza nawa noyi uvite ombili, oshikunino shoye owu na okukala wa tula mo ominino dhomeya ndhoka tadhi vulu okukala tadhi tekele oshikunino shoye ethimbo kehe, na owu na wo okukala to kuthamo iinima mbyoka inayi pumbiwa mo, oomwiidhi ndhoka ano inadhi pumbiwa mo opo oshikunino shoye shi kale sha nengena.

Aantu oyendji oya simaneka oondjuhwa onga ofalama. Oondjuhwa odho ombwanawa oku ningitha ofalama yoye molwashoka ohadhi kala dhapumba nonkondo noyendji ohaye dhi pula omolwa onyama yadho nenge omolwa omayi ngoka haga vulu okuza moondjuhwa.

Omahala ogendji moshilongo shetu ngoka geli momakuti, ogo omahala ngoka ga ningwa po oku kala taga longithwa kwaamboka yaza kiilongo yi ili noyi ili oku talela po oshilongo shetu. Ohaye ga longitha nee moku lala nomoku vululukwa po uusiku, opo ya penduke ishewe esiku lya landula ko oku ka talela po omahala gopopepi.

Aatalelipo oyendji koombinga noombinga ngele taya talele po omahala ogendji ga yooloka oye hole okutalela po oofaalama, ihe shoka nda koneka aanafaalama oyendji oye hole okupa iinamwenyo yomoofaalama okulya. Unene ngaashi aatalelipo mboka haya talele po oohi oye hole okukala taya pe oohi okulya yo taye dhi tala nkene tadhi li.

Oohi odhi li pamaludhi ogendji. Otu na oohi ndhoka hatu vulu okutekula noohi ndhoka hatu vulu okulya momagumbo getu. Oohi ndhoka hatu vulu okutekula ohatu dhi tula momadhiya ge li momapya getu sigo tatu etha dhi koke, tatu dhi pe iipalutha kehe esiku, tse tu ye tu ke dhi yule mo shampa dha koko, tse tatu dhi li po nenge tatu ke dhi landitha po.

Ondjambameya osho oshinamwenyo oshinene hashi kala momeya, ashike pethimbo limwe ohashivulu okuzamo momeya, etashiya kondje yomeya shilye omwiidhi niinima yilwe. Ondjambameya oyanika oshiponga noonkondo nomolwaashoka, ngele omuntu weyi mono owuna okukala kokule nayo ngaashi tashi vulika.

Kehe omuntu okuna ongeshefa ye ndjoka hayi vulu oku eta iinyanyu koshipala shaye nomolwashoka omuntu oho ningi shoka oshiwanawa kungoye naashoka wu hole oku ninga. Oohi ha adhihe hadhi tekulwa nomolwashoka aanangeshefa oyendji oyeshi shoka ya hala noyeshi shoka ya hala oku tekula.

Iitekulwamawawa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kAawambo. Aawambo ohaya tekula iitekulwamawawa ngaashi oondjuhwa, eembaka, uudhila nosho wo. Iitekulwamawawa oyo iiwanawa, oshoka ohayi vulu okutupa omayi nonyama.

Omashina ogendji ohaga longithwa okukutha mo iimeno mbyoka inoyi hala mofaalama yoye. Nongele owahala okukuna omapungu, aantu oyendji ohaya longitha omashina ga yooloka okupulula tango ya kuthe po iimeno mbyoka inaa ya hala, ya nengeneke evi opo ya kune po iimeno mbyoka ya hala.

Muuyuni omuna aantu oyendji ye hole oku talelapo iilongo yayoloka noku yoloka. Aantu ohaya vulu oku ya pomahala gayoloka opo yaka mone shoka shili moshilongo shoka kaashishi shandjawo. Aantu ohaya londo oodhila nenge taya hingi omahauto gawo yaka talelepo omavi gayolokathana yo taya mono kutya oshike shili moshilongo shoka.

Aantu shampa taya dhana iituthi yawo ngaashi omavalo ,oohango noyindji oyehole oku tulapo iikuki. Iikuku oyo shimwe shomiinima mmbyoka hayi kala yili piituthi oshoka osha simanekwa noonkondo unene kaatiligane nomaawambo oyeshi hole.

Iikwadhila oyo iiwanawa oku tekula oshoka oyihole okunwa omeya gopevi ngoka geyapo komvula nokulya iimeno mbyoka yamena komvula. Ngele owahala nee oku yi gwedhelapo iikulya yilwe yi ili otovulu okuyipa nande iilya nenge oontanga dhontumba. Iikwadhila oyo iinima iiwanawa.

Okutekula oohi okwasimana moshilongo oshoka ohashi gandja oompito dhiilonga ohashi gandja woo iikulya, ohashi gandja woo oshimaliwa ngele walanditha po oohi kaakwashigwana. Oohi odha simana shaashi odhina uundjolowele momalutu getu no hadhi palutha woo omalutu getu , nohatu dhi longitga woo onga onyams momagumbo getu.

Aanafalama oyendji ohaakutha iilikolomwa yawo okuza muunafala nuunafalama owasimana noonkondo no hawu vulitha omuntu akale ena uuhupilo wuli nawa noonkondo. Uunafalama owasimana shiikwatelela kutya otoningi uunafalama wiimonene nenge owiimuna.

Uunafaalama owa simana noonkondo unene ngele itashiya oku tekela iimeno yoye. Kuna okku teka omeya ogendji kuna oku teka omeya omashona . Owuna ashike okukala wuli mekwatathano watulamo eepayipi dha gwana wukale washili paleka kutya iimeno yoye oya gwanenwa omeya noyina okukoka nawa muundjolo wele.

Epangelo nalyo ohali kala lya hala okuyambula po oshilongo shalyo okukala taya ningi oofaalama dha yoolokathana, nomolwashoka ohaya vulu okuninga oopoloyeka dhokutekula oohi, okukala wa ninga oohi nenge wa tunga oshikunino shoohi moka to vulu okukala twi ikwathele ngoye to mono iiyemo yoye.

Aantu yamwe mboka inaya likola omambakumbaku ngoka omanene ehumokomeho olye ya kwathela. Opu na uumbakumbaku mboka uushona ho vulu okulonga nawo koonyala wa fa owala oshipululo shetu shOshiwambo. Mboka ohawu kwathele okukutha po omwiidhi noto vulu okulonga ndele to kunu iimeno yoye konima yokumana.

Oombaka, oombaka odho iikwamawawa hayi vulu oku tekulwa. Ohadhi vulu wo oku longithwa panyama nenge ohadhi vulu wo oku vala omayi ngoka haga vulu oku landithwa etaga liwa. Oombaka ombwanawa oshoka ohadhi li lela kehe shimwe. Ohadhi li oomwiidhi, iikulya yadho kayina naana ondilo oku monika.

Oshinanwenyo kehe oshina shoka hashi li omolwashoka twashitwa twa yooloka kehe shimwe naashoka holi. Oshinanwenyo shimwe otashi vulu oku kala shina oshiponga kungoye ihe oshikulya koshikwawo. Omayoka ohaga li aantu ashike uudhila wumwe ohawu li omayoka owo iikulya yawo.

Omboga Otu na oomboga dha yooloka. Tu na omboga yOshiwambo nomboga yetu yopashinanena. Omboga yopashinanena oyo ombwanawa ya tya omafo omanene hayi koko ya ninga ongonga nohayi kala onene yi vule omboga yetu yopashiwambo. Dho adhihe ohadhi telekwa nohadhi liwa.

Oohi odhi li pamaludhi ogendji. Opu na oohi ndhoka hadhi liwa noohi ndhoka ihaadhi liwa. Pu na oohi ndhoka hadhi tekulwa noohi ndhoka ihadhi tekulwa. Nomolwashoka omu na owala oohi ndhoka hadhi vulu okukala mefuta momeya naandhoka hadhi vulu okukala momeya getu gopashiwambo ndhoka hadhi vulu okutekula naandhoka hadhi vulu okukala owala momeya goshimongwa ngaashi mefuta.

Egumbo lyopashigwana olyo dhingi lyi vule lyomondoolopa. Egumbo lyopashiwambo enene kyo ohali kala lyadhikwa niiti, iipeleki noondhopi. Egumbo lyopashigwana lyolyene moshiwambo ohali kala lyadhikwa niiti lyina oondunda dhaningwa nomwiidhi ndyoka olyo egumbo lyopashigwana lyopamuthigululwakalo moshiwambo.

Onduli oyo shimwe shomiinamwenyo shoka shi na uutalelo uuwanawa noyendji ohaya zi kiilongo yimwe yi ili noyi ili hoka kadhi ko ye ye ye dhi konge pomahala mpoka hadhi kala, opo ya kale ye dhi tala. Yo oomwenyo dhawo tadhi uvu nawa shampa ya tala oshinamwenyo shoka shothingo onde. Onduli ohayi li omafo nohayi kala mokuti.

Iilongo oyindji oya simaneka oohi noonkondo. Nomolwaashoka aantu oyendji ohaya mono iipalutha yawo moku tekula oohi. Ngele owu na ehala ewanawa mpoka to vulu oku dhika nawa, etoli eta ponkatu yokukala wa tekula oohi dhoye, nena ongoye omunelago oshoka oohi odhi na oshimaliwa nohadhi vulu wo oku palutha aanegumbo yoye noshowo aashiinda yoye.

Uudhila nawo owushi shoka hawuningi opo wumone omalukalwa gawo nomaluvalo gawo ,okadhila ohaka tungu shiyadhila shako shaningwa memwidhi nomiiti opo kavule okuvalelamo omayi gako kokakalemo noluvalwo lwako uuna pena ombepo nenge omvula tayiloko kagamene nako noluvalwo lwako.

Aatekuli yoohi oye na uunongo owundji. Yamwe ohaya ningi omalukalwa goohi dhawo moonete, e taye dhi tula momeya , ya tula ko iiti ya kwata opo ye dhi halakanithe ye dhi topola kutya dhimwe otadhi yi muka, dhimwe otadhi yi mwiyaka nomolwaashoka oyendji ohaya ningi omalukalwa ogendji ga landulathana moka taya tula mo oohi dha yoolokathana.